Barka da warhaka! a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake gudanar da bikin aure kamar yanda muka sanni ne shi aure yana da wato yanayi da kuma tsara-tsare na yanda ake gudanar dashi a ko wani aure akwai shiri na musamman da akeyi wanda amarya takeyi ta gefen ta ko kuma in ce ta ɓangaren ta sannan akwai shiri da shima ango yake yi ta gefen sa akwai kuma wato shirye-shirye da gefen amarya suma suke yi wato danginta kenan da kuma shirye-shirye da gefen ango sukeyi shima danginsa kenan ma'ana ƴan uwan sa kamar yadda muke gani ko kuma in ce muka gani a wannan hoto ita amarya an gwado ta ne tayi shiga na ƙasaita tayi shiga na wato gwanin burgewa ta yadda da an ganta za'a ce eh, wannan amarya ce koda kuwa ta fito acikin dubban mutane ko kuma in ce ta fito acikin taron jama'a zaka iya banbance ta zaka iya gane cewa wannan amarya ce saboda irin shigan data yi tayi shiga ne wato na amare yayin da take sanye ko kuma in ce ta sanya lace a jikinta tasa tagulla na al'ada da suke dashi suke yi.. fitar aure dashi wannan shiga, shiga ne na al'ada da suke fita yayin da zasu yi aure in in amarya zatai aure zata yi wannan ƙaya ƙawataccen shiga zatai ado ne wato da ta da leshi da kuma ta gulla a wuyanta da kuma kanta za'a mata kitso ne kitso irin na amare kamar yanda muka sanni amarya takan gyara jikin ta takan fito daban a ranan bikin ta haka shima ango kamar yadda muke gani yayi shiga shima na ƙasaita yayin da yake sanye da wato ɗinki na atamfa a jikin sa wanda zai gwada mana cewa wannan ango ne a al'adar su amarya an gwado ta tana cikin farin ciki yayin da aka gwado ango shima yana taya ta farin ciki ko kuma in ce shima yana farin ciki sannan kuma da ƴan uwan su da suka zo taya su farin ciki a gefe a ko wane biki dama ana da buƙatan ka gayyaci ƴan uwa abokan arziki da dai sauran su a zo a taya ka murna a taya ka farin ciki inda hali kai abinci ai abun sha wanda za'a ci a sha ai farin ciki an a a kuma yi addu'o'i a wannan aure na zaman la.. na nema musu wato zaman lafiya da kuma zuri'a ɗayyiba da.. da.. ya da zuri'a ko kuma ince da ƴaƴa ye da zasu samu ai musu addu'a a kai kamar yadda muke gani amarya ce tayi ƙawataccen shiga da angon ta da kuma ƴan uwan su da abokan arziki da suka zo taya su farin ciki na wannan aure Nagode!

Barka da warhaka. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, an gwado mana ne yanda ake gaisuwa, gaisuwa irin na aure. Yayinda a kowani al'ada a kan wato yi gaisuwa na aure, wannan gaisuwa abu ne da yake da mahimmanci, abu ne da yake gwada wato daraja da girma da iyaye suke dashi. Kamar yadda muka sani shi ango ze gaida wato iyayan matarsa iyayan amaryan sa, uwar ƴaƴan sa, wanda ake tsanmani ta zame masa uwar ƴaƴan, ze gaishe su gaisuwa na ban girma, gaisuwa kuma na darajawa. Kamar yadda muke gani, a al'ada a kan zo ayi gaisuwa, ko wani al'ada da yanayin yanda suke gaisuwan su kafun ayi aure. Al'ada yarbawa suna gaisuwa ne yayinda idan suka tashi gaisuwa zasu wato kwanta a ƙasa a gaban iyayan amarya sannan sai suyi gaisuwa, hakan yana nuna yanayin yanda suke daraja iyayan matayen su, ko kuma ince suke daraja iyayan matan da zasu aura, ko kuma iyayan matan da suka riga da suka aura. Wannan gaisuwa na aure, abu ne da yake da matukar mahimmanci, abu ne da yake da matuƙar tasiri, abu ne da yake nuna mana cewa aure abu ne mai daraja, aure abu ne da yake kawo wato sauye-sauyen rayuwa da kuma ci gaba na rayuwa na ɗan na mutum. Kamar yadda muke gani, shi wannan ango yazo ne ya wato kwanta a gaban iyayan amaryar sa, yayin da sauran abokai da ƴan uwa suka zo suke kewaye dashi suke kallan sa, su ma suke gwada wato farin cikin su da da nuna yanayi yanda shi angon yake daraja iyayen matar sa. Shi gaisuwa kafin ayi aure abu ne da yake da mahimmanci, yana da kyau a a kafin ayi aure shi miji yasan darajar wato iyayan matarsa, ta yanda ze daraja su itama in taga hakan za ta daraja wato nashi iyayan, zata girmama su, za ta basu girma tamkar su suka haifeta, yanda za ta daraja nata iyayan haka suma iyayan mujinta za ta daraja su, yanda shima yazo ya gaida nata iyayan itama in aka kaita zata je ta ta kwanta, ta gaida nashi iyayan kamar yadda taga yayi wato a gidansu. Hakan ya kan kawo a daraja juna, a kuma zauna a zaman auran zama na lafiya, zama na lumana, zama da za'aji daɗin auren. Shi wannan gaisuwa abu ne wanda yake da matuƙar mahimmanci, yana da kyau in za ayi aure dama ayi gaisuwa, gaisuwan ma musamman gaisuwa na iyaye da ake yi. Nagode.

Barka da warhaka wannan hoto yana gwada mana wato hoto ne na tsohon kuɗi wato kuɗi da akai amfani dashi a zamanin baya wato kuɗi abune da yake da matuƙar mahimmamnci ga al'umma yayin da, akan yi amfani dashi a siyi abu akan yi amfani dashi a nemi ilimi akan yi amfani dashi a nemi abuncin ci akan yi amfan dashi a nemi ruwan da za'a sha kuɗi abun ne da yake da matuƙar mahimmanci da kuma tasiri a tsakanin mutane shiyasa ake so a koda yaushe ka tashi ka nema in baka ma da kuɗi zaka ga wani lokacin kamar baka da lafiya ne zaka ga baka jin daɗi ranka ya dunga ɓaci da dai sauransu sabida shi kuɗi sai dashi zaka ci abinci, sai dashi zaka gudanar da duk wani abu da zaka gudanar na rayuwar ka shiyasa yake da kyau a tashi a nema bawai lallai sai matasa kaɗai ba da manya, da matasa, da masu tasowa duk a tashi a nemi kuɗi ba wai lallai sai ko aikin gwamnati ko kuma kasuwanci kaɗai, akwai na ƙarfi da ko baka da kuɗin a hannunka, in kana da lafiya zaka fita tayi amfani da ƙarfin ka, kaje ka nemo kuɗi wanda za kayi amfani dashi ka wato rufa asirin kanka ka biyawa kanka buƙata ka taimaki, in kana da iyali ka taimaki iyalin ka kuma har ka taimaki maƙota iyaye 'yan uwa ka taimaki al'umarka ma gabaki ɗaya idai ka samu kuɗi abu ne da yake da matuƙar mahimmanci wannan kuɗi, kuɗi da akai amfani dasu a zamanin baya kamar yadda muka sani, shi kuɗi akan canza tsare-tsaren sa, da kuma yanayin sa a kowanne irin lokaci kan iya canzawa, kamar yadda muka sani a zamann baya, anyi amfani ne da irin wannan kuɗaɗe um da ake amfani dasu wanda yake kama da wato kamar abu na murfi da aka aka markwaɓe shi ko kuma in ce da aka lankwashe shi wanda a hakan shi zaka ɗauka ka ƙirga ka bada ka siyi wani abu dashi zaka ƙirga ka siyi abu kamar yadda a yanzu zaka ɗauki takardar kuɗi wanda yanzu zamani ya canza an kawo cigaba, da sauye-sauye na yanayin kuɗaɗe yayin da ake amfani yanzu da takarda an bar amfani wato da tsaba da ake amfani dasu a zamanin baya yanzu ana amfani ne da takarda na kuɗi gata akwai kamar misali, akwai takarda na dubu ɗaya akwai takarda na ɗari biyar akwai takarda na ɗari biyu akwai takarda na ɗari akwai takarda na Naira Hamsin da dai sauransu talar yadda zaka ɗauki wa'yan nan kuɗi a zaman yanzu kayi amfani dasu, haka a zamanin baya akai amfani da irin wannan kuɗi na silalla yayin da su za'a ƙirga, su za'ayi amfani dasu za'a ƙirga ne, zaka ga kuɗi mai yawa za'a ƙirga kafin a siye abu dasu. Nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana wato ire rene da kuma yanayi da kuɗi ke zuwa dashi ko kuma ince da kuɗi yaje dashi kamar yanda muka sani akwai banbance banbance a tsakanin wato kuɗaɗe da muke amfani dasu a zamanin yanzu waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne na zamanin yanzu wanda muke amfani dasu akanyi amfani da kuɗi a wurare daban daban akanyi amfani ne da kuɗia wurin neman ilimi akanyi amfani da kuɗi a wurin neman suturan sawa wato kaya kenan akanyi amfani da kuɗi a wajan neman lafiya wato idan mutum baida lafiya zai ɗauki kuɗi yayi amfani dashi wajan samu lafiyar sa ma'ana zaije asibiti yaje biya a bashi magani inya kama na a ƙwantar da shine za a ƙwantar dashi inyakama na asallame shi ne a bashi wasu riga kafi da dai sauransu duk akanyi amfani da kuɗi kuɗi abu ne da yake da matuƙar mahimmanci da tasiri a tsakanin wato mutane kamar yanda muke gani kuɗin nan sun banbanta yayin da akwai dari biyu akwai naira ɗari akwai naira ashirin akwai goma akwai kuma naira biyar ko wanne ya banbanta ta yanda idan ka ɗaga wannan daga kalarsa ma zaka gane wannan naira kaza ne ga kuma iya abunda zai iya maka ko ga iya amfanin da zaka iyayi dashi kamar yanda muke gani kuɗi yana ɗauke ne wato da wani launi wanda naira dari biyu gashinan akwai manyan mutane mahimman mutane wanda sukayi wato aiki a ƙasa wato suka taimaki mutane wanda ake amfani dasu aka sakasu a jikin wasu kuɗaɗe da muke dasu misali kamarsu sir amadu bello sardaunan sakƙwato aƙwaisu wato sir abubakar taɓawa ɓalewa da dai sauransu su Nnamdi Azikiwe wa inda suka tsaya suka jajirce suka taimaki ƙasa har takai matakin da takai a yanzu wanda suke cikin tarihi da bara a manta dasu ba kuɗi abune da yake da matuƙar mahimmanci yake kuma tasiri kamar yanda muke gani ita shi naira ɗari biyu gashinan ashirin yana ɗauke ne wato da launin koriya sannan kuma da kuma hotan tutar najeriya a jiki wanda yake ɗauke da wato koriya da fari da kuma koriya wannan alamune da yake nuna mana wato tuta tutar nageriya wannan tuta tutace ta ƙasar nageriya wanda yake ɗaue dashi wato a jikin kuɗi kamar naira ashirin naira goma da kuma naira biyar duk wannan alamu na tuta na ƙasar najeriya yana jikinsa kuɗi abune da yake da tasiri yake da amfani a tsakanin mutane nagode

barka da war haka wannan hoto yana gwado mana ne mahimmancin yanda ake sanya wato kararrawa yanda zai kaɗa yayin da zai tada mutum da safiya ma'ana da safe kamar yadda muka sani shi mutum idan ya kwanta bacci wani lokacin yakan makara musamman tashin safe wani yanada aikin yi aikin sa zaka samu zai tafi ne da ƙarfe takwas wani bakwai wasu ma sukan fita wuraren aikin su da ƙarfe shida ya danganta daga yanayin tsari da aka baka na zuwa wurin aikin ka yayin da wato amfani da lokaci amfani da kararrawa wajen da zai ta da kai daga bacci zai taimaka maka wajen kar kayi latti a inda zaka je walau aki ne na gwamnati walau gurin kasuwanci ne kasuwanci kake dashi ko kuma walau aiki ne kake fita na safiya aiki na ƙarfi wanda zakaje kayi wato kwadugo kenan a biya ka shi wannan sanya kararrawa na tada mutane da safe yanada matiƙar tasiri yana kuma da mahimmanci yayin da idan ka sanya wannan kararrawa lokaci nayi zai tada kai bazaka makara ba zaka tashi a lokacin da ka tsara abun sannan zaka yi wanka zaka shirya zaka ci abinci zaka samu lokacin da zaka gudanar da ayyukan ka na cikin gida kafin ka fita ba tare kuma da kaje kayi latti a inda zaka je ba shi sanya wannan wato lokaci na kararrawa wanda zai tada mutum ana so kayi shi ne a bisa tsari tsarin yanda zaka tsara duk wani abu da zaka yi shi na rayuwan ka zaka gudanar dashi akan lokaci ba tare da ka samu matsala ko an samu wani tasgaro ba kamar yadda muke gani ya sanya lokaci ne ko in ce ya sanya lokaci da zai gwada masa yanda yake gwadawa ƙarfe hudu da minti wato arba'in hakan yana nufin cewa ƙarfe biyar saura minti ashirin wannan ya gwado mana cewa safiya ne sosai yayin da ya sanya kararrawar sa in ya tada shi zai iya wanka bayan yayi wanka zai yi wasu abubuwa na hadiman sa na cikin gida kafin ya fita i zuwa wurin aikin sa ko wurin sana'ar sa ko wurin kwadagon sa duk dai da ira iren ayyuka wa'yanda zaka fita kayi su wato da safiya hakan yanada matiƙar tasiri yanada matiƙar taimako yayin da idan baka sanya wannan kararrawa ba zaka iya bacci ka wuce lokacin da ya kamata ka tafi wurin da aka saka kaje aiki ko kuma wurin da kake zuwa kayi wani sana'ar ka wata ƙila sana'ar nan a iya wannan lokacin safiyan lokacin da kake samu kenan lokacin da aka fi fita aje sayi wannan abunda kake sai da wa kenan ko kuma lokacin da ake neman ka a wurin da zaka yi aikin ka na kwadugo kenan yayin da idan baka sa ba ka makara zaka rasa wannan aikin ko kuma zaka rasa wannan abunda kake da buƙata kaje kayi shi sanya wato kararrawa abu ne da yake da matiƙar mahimmanci ga mutane na gode

barka da warhaka wannan hoto wato yana dwado mana yadda ake wuri da ake ajiya na abun hawa abun hawa musamman watto babura da ake amfani da su wasu sukan kira shi da wato babur ya danganta daga yanayi ko kuma daga wato yanayin da wurin da kake wa'yannan baburan akan ajjiye sun\ ne akan ware musu wuri na musamman walau walau a kasuwa walau a wurin ayki walau a wasu masana antu na daban kamar yadda muka sani ne akan yi amfani wato da babura wa jan saukaka wato tafiya wa muta ne ya yinda idan za ka tafi wuri mai nisa za kai amfani wato da babur za ka tari mai babur ya kaika wani lokacin wani lokaci a kwai wuri da ake ware masu na musamman wanda idan ka fita ba tsayawa kawai za ka yi a gefan titi ko ka tsya a kan hanya kana jiran mai babur ba wani akwai wuri da aka ware shi musamman wa'ayanda masu babura za su wato kebance a wannan wuri yayin da wanda zai hau ya san idan ya fita ga inda zai je ya samai su yana zuwa wannan wuri za a tambaye shi inda za shi zai fada ay ciniki kudin da zai kaika ya kaika sanana sannan zai iya dawowa ko kuma zai iiya samun wanii wato goyan ya kai wani wuri daban amma wannan wuri an ajjiye shi ne na musamman saboda wato za man wa'ayannan babura da kuma masu amfani da su yana da kyau a dunga ware wa'yannan wurare musamman ko kasuwa ne za kaga an ware gefe na musamman yadda idan aka fito ko ka shiga kasuwa kai sayayya ka futo ba sai ka tsaya kana damuwa ba ka san cewa ga wurin da aka ware na masu wato babura masu abun hawa yadda idan ka fita kawai za kaje ka nufi wannan wuri ka je ja hau ba tare da ka samu wani matsaala kana kana tsayawa a gefan titi ko kana yawo a kan hanya kana jiran kada wani mai abun hawa ya zo wucewa ko mai babur ya zo wucewa kafin ka taraba mafiya yawan lokaci ma wani wasu wuraren aykin za kaga an keban ce wuraren abun hawa wanda babura suke tsayawa a wannan wuri sabida kar ya jawao wato hatsaniya a gefan hanya ko kaga an ajjiye abun hawa agefan hanya inda ya dace idama inda bai daceba shi yasa akan ware wuri na musamman wanda abun hawa ko kuma ince babura za suke na tsayuwa ba tare da sun cike wato wani hanya ko wani wuri da za ayi wani amfani da shi ba kamar yadda muka sani ko a masana'antu ko wani za ka gani a wurin lebiranci ne ma za kaga an ware wuri ne na musamman yadda abun hawa za su na kena keban cewa ko kuma ince yadda za ka kebance za a ajjiye babura na gode

Barka da warhaka. Wannan hoto, ya gwado mana wato wuri ne da ake ajiye motoci. Su motoci kmara yadda muka sani, abu ne na sufuri da ake zirga-zirga dashi, na wato gudanar da wasu ayyuka, na yau da kullum. Su motoci a kan yi amfani dasu, yayin da wato za a tafi walau wurin aiki ne, walau wurin kasuwanci ne, walau wurin wani kodago ne, da dai sauran su. Duk wanda ya samu dama, ko kuma in ce yake da kuɗin da zai sayi mota, yana da kyau ya saya, abu ne da yake taimakawa al'umma, yake taimaka wajan sufuri, wajan zirga-zirga, wajan kawo komo na mutane. Kamar yadda muka sani, a kan ware wuri da za a ajiye motoci, musamman a wurare da yake da hargitsi, da hatsaniya na mutane da yawa. Yayin da a kan ware, ko da a wurin aiki ne, zaka ga an ware wuri na musamman, ana sa wani alama, da shaida na cewa wannan wuri kar a zo a tsaya, kar abun hawa ya tsaya a wannan wuri, sabida zai tare wato zai tare wani kofan shago, ko zai tare wani mana'anta, da dai sauran su. Yayin da za kaga a gefen wurin aiki, walau aiki ne na gwamnati, aiki ne na na wato kai da kai, da dai sauran ayyuka da muke da su. A kan ware wurin da za a ajiye wato abun hawa na motoci daban. Yayin da duk wanda yazo da motar sa, zai je wannan wuri ne ya ajiye ta, sannan ya futa ya tafi cikin wurin aikin sa. Haka ma a kan yi wato ajiyan motoci a wurin wato kasuwanci, ko da a kasuwa ne idan kaje da mota, zaka ga an ware wurun da wuri na musamman, wanda wurin na ajiya ne na motoci, ba zaka zo da mota ka wuce, kawai kayi ta tafiya a cikin shaguna kana tuttura wani, wanin ma kaje ka tura kayan mutane da dai sauransu. A'a, da kaga ko wani kasuwa, idan kaje wannan kasuwa, ga wurin da ake ajiye motocin su. Masana'antu idan kaje, na masu zaman kan su, zaka samu ga wurin da suke ajiye motocin su, wanda aka ware musu na musamman. Haka ma wato wurare daban-daban, idan kaje du wurare na taro, zaka samu ana taron amma akwai inda aka ware musamman, wanda idan kazo da motar ka, za kaje ka ajiye motar a wannan wuri, kafun ka futo, kaje wurin asalin abunda ya kaika. Shi ware guraren wato ajiye mota, yana da matuƙar muhimmanci, yana da kuma matuƙar tasiri. Yayin da ba za ayi ganganci wato na ajiye motoci a ko ina a tare wani wurin, a tare wurin da zai amfani mutane, a tare wuraren da bai kamata ba. Shi wurin ajiye mota, ware shi yana da matuƙar mahimmanci, yana da kuma matuƙar tasiri. Nagode.

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato hotone na sarki shi sarki mutum ne da yake da matukar muhimmanci a tsakanin al'umma kamar yadda muke gani yanayin shigar da yayi shigane irin na sarauta sannan shigane na kasaita a kowani al'ada zaka ga akwai irin shiga da sarki yake fitowa dashi wanda daga angansa zaka gane cewa wannan sarki ne ba sai ka tsaya kana tambaya waye wannnan ba shi sarki idan ya fito al'imma sukan fganshi sukan ahimce shi sukan gane cewa wannan sarki ne yayinda daga yanayin shigarsa kamar yadda muka sani a al'ada ko kuma ince a al'ada ya yarbawa na yanayin yadda suke shigansu kenan yanayin yadda sarkin su ya ke shiga wato wannan sarki na ya yarbawa yanda yayi shiga na ƙasaita yayi shiga na bajinta ya fito ya zauna akan kujerar mulki kamar yadda muke gani yana dauke wato tagulla a wuyansa wanda zai tabbatar mana cewa wannan sarki ne shi sarki mutum ne wanda yake muhimmanci mutum ne wanda ake daraja shi mutum ne wanda ake bashi girma a ko ina ba wai lalle sai yanki sa kadai ba duk inda tashi yana da kyau a darashi shi sarki mutum ne wanda yake gorantar al'umma musammar al'ummar yankin sa yayinda idan suka taso zasuyi wani abu da daidaiba shi sarki zai fito ya hana al'ummar sa wannan abun kuma zasu bar wannan abun sabida suna jin maganan manyansu su mutane yana da kyau suji maganar shuwagabannin su musamman masu mulki ko wadanda ke jagorantar su da masu saruta da dai sauransu kamar yadda muka sani shi sarki ya kan fito yayi magana ma al'ummar sa kuma zasu ji abunda ya fada yakanyi hani yakan muma sa zai hana ayi abu idan yaga abun da ba daidai ba sannan idan yaga abun da zai kawo cigaba wa mutanen sa ko wa al'ummar sa ko wa yankin sa zai fito yayi magana don a temakesu da wannan abun akawo musu cigaba na rayuwa akawo musu waton abunda da zai jawo musu farin ciki a wannan yanki shi sarki abune wanda ya ke da muhaimmanci yake bukatar daraja shi a kuma ji maganar sa aji mai zai fada wanda zai kawo cigaba da temakon al'umma temakon mutane baki daya ba ma sai iya yanki sa ba shi sarki yakan temaki mutane da dama ba yankin sa ba yakan shiga har wani yanki ya je yayi temako don shi temako temakon al'umman abune na kowa da kowa abune na wanda yake da hali nagode

Barka da warhaka Wannan hoto ya gwado mana wato wanda ake sarrafa wato kwakwa na manja yanda za afidda manja daga jikinsa. wato shi kwakwa yakan fito ne a jikin bishiya, wato shi kwakwa bishiya ne da yake da shi na musamman yayin da ake noman wannan bishiyan, mafiya yawan lokuta an fi samun bishiyoyin kwakwa ne a yankin wato a yankin inyamurai a nan aka fi samun yawancin bishiyoyin kwakwa da wasu yankuna ma dabam-daban da ake samun bishiyoyin kwakwa Akan yi amfani da kwakwa ne a sarrafa shi wajen wato fidda man ja kamar yadda muka sani manja abu ne da ake amfani da shi yau da kullum. yayin da in aka yi amfani aka sarrafa wannan kwakwa a ka fidda manja daga jikinta shi kanshi kwakwan akan yi amfani da shi a sarrafa shi a fitad da mai na dabam akan kuma yi amfani da shi a yi a ƙuƙƙulla shi ake na siyarwa ana cinsa. Sannan shi wannan manja akan yi amfani da shi a wurare dabam-daban yayin da idan aka gama za a ɗuɗɗura su a cikin jarakuna sannan a bi wato jahohi za a ɗauka daga wannan jiha a kai wannan jaha a je a saida yayin da mutane za su saye su je su yi amfani da shi a gidajensu don manja a bu ne da ake amfani da shi yau da kullum akan yi amfani da shi wajen yin abinci musamman miya. abubuwa dai da dama wanda manja akan sarrafa shi a yi amfani da shi. an dole manja yayin da wani lokacin a kan sha amfani da shi ma a shafa a jiki wajen neman lafiya wajen ƙuna akan shafa musu manja da dai sauran abubuwa da dama. da manja yake taimako yake taimakon mutane. wajen wato wajen amfa yinsa ko kuma in ce wajen amfani da shi kamar yadda muka gani shi manja akan yi amfani wato da wasu injina na zamani da kuma wasun na gargajiya na yanda za ayi a fidda su a fidda wannan manjan. kamar yadda muka sani ne wannan sun yai amfani ne wato da da inji ga inji nan yanda a kai amfani da shi ga kuma kwando nan da ake sarrafawa da kuma wato babban mangala kwano ke nan wanda za tari shi wannan manjan a jiki bayan anfidda wannan manja a ebi shi wato tikan asalin kwakwan ke nan a ware shi gefe kamar yadda muka sani manja abu ne da yake da tasiri abu ne da amfani a jikin mutane. Manja abu ne da ake abinci da shi wanda abinci kuma sai mutum ya ci sannan zai rayu don haka manja abu ne da yake da matuƙar tasiri ga mutane, na gode.

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na tsohon gida da akai amfani da shi irin wato gini na zamanin da da ake amfani da shi da laka wato kasa na laka wanda har a yanzu ma a kai wasu yanki ko kuma ince wasu sassa na wurare da har yanzu ake cigaba da amfani da irin wadan nan gine-gine musamman kauyuka da wasu kuma sassa na buranan kamar yadda muke gani wannan hoto an gwado wato tsohon gida ne yayin da ga tagarsa nan anyi shi ne. anyi amfani da katako akan yi amfani ne da katako sannan kwanan ma ya tsufa ya zuzzubai ya wato kana ganin sa ya kode kasan wannan tsohon gida ne shi gini wato na kasa da ake yi akan yi amfani da kasa na laka yayin da kasa na laka akan tone shi a karkashin kasa bayan an ibii kasa na farko wanda ba laka ba ne idan akai gaba akan samu wato kasa na laka wanda a wsu yankunan akan samu irin wannan kasar sosai wanda akan iya safarar sa ma a diba daga wannan jaha a kai wannan jaha a diba daga wannan yanki a kai wannan yanki wajan da za aje wato ma a saida wannan kasa wani za aje a tona ne kawai in a filinka yake za ka iya tona kai amfani da shi wajan ginin gidan ka kokuma ince wajan gini wasu kuma sukan diba sy saida shi wannan laka akan sarrafa shi ne kamar kyadda a zamanance ake sarrafa wato yashi wato kasa na yashi za ayi amfani da shi ay gini wannan shi kasa na laka akan sarrafa shi ne shima ai gini da shi yayin da wasu sukan yi amfani da abun da wato ake bulo da shi za ayi bulo, amma kuma bulo din na kasan laka shi lakan in aka yi bulo da shi za abi ay kwabi ayi wannan gini da shi har ay gama wanin kuma akanyi wato ginin na laka amma ba sai anyi amfani da wato buloba akan kwaba wato wannan laka ayi sh,i ayi ginin haka ana dorawa ana curashi ana mulmulashi ana mulmula shi ana dorawa ana kiran wannan ginin da ginin da ginin yabe amma shima duk da laka ake, da kasar laka ake wannan gini shi ba buloba babbancinsa za a iya buio sannan za a iya shura shi a mulmula shi a dinga dora gini har ayyi gini a gama wannan ginin yabe kenan amma shima kuma gini ne da akai amfani da shi da laka da anfi yawaita wa'ayannan gine-gine ko kuma in ce wadannan gidaje kafin kafin a samu ci gaba na zamani na rayuwa ammma har yanzu ma wasu sunan suna wa'ayannan gidaje sai dai anfi samun wadannan tsaffin gida je wato a kauyuka sai kuma wani sassa na burane, wasu yanki nana burane na gode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato, hoto ne na gidan sama daɗaɗɗe wanda aka gina shi wato a zamanin baya kamar yadda muka sani shi gidan sama an daɗe ana yin sa ba ba yanzu aka fara shi ba, sai dai yanzu kawai zamu iya cewa an samu cigaba da sauye sauye na yanayin yadda ake gudanar da irin wannan gini na gidan sama kamar yadda muke gani hoton gida da aka yi shi na sama ne, wanda aka yi shi a zamanin da kuma tsohon gida ne kamar yadda muka sani gashin akan yi gini ne wato a ƙasa yayin da za'a gama komai da ɗakunan da wurin ƙana da wurin da za'a zauna ayi fira da wurare da dama da ake dasu a ƙasa za'a bi kuma wato a a um ayi ɗaure gini a kuma kan gini wato a ɗaura gini na biyu kenan wanda ake kirasu gidan da gidan sama yayin da akan yi wato haraba ko kuma in ce farfajiya a sama yadda daka fito bawai ƙasa kawai zaka nufa ba idan ka fito daga saman ma akwai haraba da ake yi da farfa ko kuma in ce farfajiya wanda zai tare wato mutum ko kuma ya tare yara wajan hana su faɗuwa daga sama yayin da za'a yi wannan gini ayi masa raga-raga bulu ɗin baza ɗora shi kamar yadda za'a ɗora bulu na gini da zai rufe ko'ina ba, akan yi amfani ne da bulu da aka yi shi ka bar raga-raga wanda za'a ɗan tayar dashi ya kai kamar rabi yadda zai iya tare mutum zai iya tare yara, zai iya tare manya ma sabida wato gudun hatsari, gudun faɗuwa daga sama sabida wannan gida, gidan sama ne sannan akan yi matakala wanda zai iya zaka iya ato amfani dashi wajan hawa kafin ka haura sama zai taimaka maka yadda zaka taka kabi har ka haura wannan gida na sama kamar yadda muka sani ne wa'yanda suke ƙasa zaka gani su basu da wani matakala tunda gidan a ƙasa yake gashi an ɗaura wato wurin shanya da dai sauran duk wurare da za'a yi amfani dasu a ƙasa hakan saman ma akan iya wato ɗaura masa ijiya, akan iya duk wasu ware wurare da za'a yi amfani dasu ba tare da an sauƙo ƙasan bama akan ware duk wasu abubuwa na rayuwa da za'a iya yin su daga sama wannan hoto yana gwado mana wato yanayin tsare-tsare da gidagen sama yadda tsare-tsare da ake yi na gidajen sama a zamanin baya ko kuma in ce a zamanin da wanda a yanzu, idan kaga wa'yan nan gida zaka gane cewa sun tsufa an samu cigaba, an samu wasu sauye-sauye na, da fasali na yadda ake tsare-tsaren irin wa'yan nan gidaje wanda a yanzu zaka ga, akwai cigaba sosai, ba kamar yadda ake gina su a da ba. Nagode.

barka da war haka wannan hoto ya gwado mana wato wani mutum ne wanda ake kira da osayomore joseph yanda yake amfani da algaita ko kuma in ce yake amfani da jita wajen gudanar da wasannin sa kamar yadda muka sani ne akan yi amfani da jita wajen wato gudanar da abubuwa na wasanni kala daban daban kamar yadda muke gani wasu idan za'a yi wato taro na bikin sarauta akan yi amfani da jita wato algaita wajen gudanar da tsare tsare da yanayin yanda wato sauti zai fito na kasaita wanda zai gwado ko kuma ya janyo farin ciki a tsakanin wato wannan masarauta da dai sauran su sannan akan yi amfani na wasa wato na algaita na gita wajen kukukuwa wanin biki na aure yanayin yadda akwai sautin da za'a yi wasa da shi za'a wato busa wannan algaita yayin da amarya zata fito tana kasaita ko ango zai fito yana farin ciki ana nuna kasaita wato wannan busa ne na ban girma na wanda ake girmama wato wannan aure ko kuma ake girmama amarya da kuma angonta sannan akan yi amfani da wato jita wajen wasan da zai fitar da wato sauti na musamman na birgewa wajen taro na bukukuwa ko bikin siyasa ko wani biki da zaka yi mai mahimmanci da za'a yi wasa za'a iya wato kiran wanda ya iya wannan wasa na busa algaita ko kuma in ce na busa jita yayin da za'a yi amfani dashi wasun idan aka busa musu akan daura wato waka akai yayin da shi wannan algaita ana yin sa ko in ce jita ana yin sa wasu suna bi suna waka a kai sannan wasu kuma suna bi suna rawa ana waka ana busa sannan kuma ana nuna farin ciki ana gwado wato nishadi kamar yadda muka sani su wasanni su algaita na jita da ake yi wasa ne da yakan sanya farin ciki a zukatan al'uma yayin da zaka gani ana busa wa zakaga mutane suna cikin wato farin ciki suna nuna wato murna wasun har su tashi suyi rawa su wato janyo wa kansu farin ciki a wannan wuri wanin zakaga mah ana yi ana lika masa kudi shine wannan wasa akan wato lika masa kudi ko kuma in ce kudade masu yawa a yayin da yake wannan musa sannan wannan busa sarewa akan yi shi ne wato wanin kala daban daban yayin da idan aka gama wannan busa zai gwada maka wannan busa na sarauta ne ko na wani kawataccen biki da dai sauran su sannan akan iya canza busa a canza wani wao sauyi yanda wasun zasu iya canza waka ma akan sa da dai sauran su nagode

Barka da Warhaka wannan hoho ya gwado mana hoto ne na kicin da ake yin sa a farfajiya ko kuma ince ake yin sa a tsakar gida ire-iren wa'yan nan wato um ire-iren wa'yan nan madafa akan yi su ne mafiya yawan lokuta a ƙauyika amma ana samun su a wasu sassa na burane kamar yadda muka sani mafiya yawan wato gidaje wanin akan yi wato madafa ne a cikin gida yayin da ba sai an fita wajen gida ba amma wannan anyi shi ne wato a wajan gida yayin da muke gani anyi amfa ana amfani da sauran kayekaye na ayyuka da ake dafa abinci dashi duk wato a waje, a tsakar gida kenan yayin da kwanoka nan ko kuma ince kwando da ake wanke-wanke a kifa sannan ga gari nan, wanda aka nika Masara ne sannan azo ai amfani da abunda ake ce masa rariya ai tankaɗe ai abinci dashi musamman tuwo kamar yadda muke gani ga ita wannan mata da kuma 'ya'yanta, ga yanayin yadda wato wurin aikin ta yake, madafar ta yake, yadda take girka abincin ta a tsakar gida mutane sukan yi amfani, wato mafiya yawan lokuta da irin wannan wato madafa akan yi amfani yawanci da duwatsu wajan ɗora wannan girki yayin da zaka ga anyi amfani da tukwane wato tukwane da akai um akaiamfani dasu a zamanin baya tukwane da suke da ƙarfi, wanin tukunyar ma akan yi amfani dashi ne na ƙasa bana ƙarfe ba yayin da za'a yi wannan abinci ai amfani da wato ice wamda za'a haɗa shi a haɗa wuta wanda ba sai an kawo wani, akan sa masa wato Ashana a kyasta, wanin akan samu wato wasu 'yan ledodi da za'a harhaɗa a kunna wannan wuta dashi sannan ai abinci ko kuma in ce ai girki akai ai a gama, sai anyi girkin a waje an gama sannan a shiga dashi cikin gida wani lokacin kuma, akan yi wato a wajan a gama sannan a zauna a wajan a ci, a gama abinda za'a yi sannan a koma cikin gida. Ire-iren wa'yan nan wato madafa anfi samun su ne a ƙauyika amma ba duka irin wa'yan nan wato madafa ake samu a ƙauyika ba, akan same su a wasu sassa na burane yayin da zaka ga anyi gida an gama, ba'a gina wato madafa na musamman ida za'a ke na girkin abinci ba za'a fita ne kawai tsakar gida ko kuma bayan gida a zaga ai, a wato ware wani fili na musamman da za'a ke na girki a wannan wuri sai anyi girkin an gama sannan a ɗauka a shiga dashi ciki. Nagode

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na gida na sarauta yayin da yake dauke da sarakuna da kuma wato mabiyansu aj'umma su da suke jagoran ta gidan sarki wato ana nufin gida na fada yayin da aka ce fada ana nufin wayo masarauta kamar yadda muka sani sarauta abu ne da yake da wato matukar mahimmanci su sarakuna mutane ne da suke jagoranta al'umma baki daya ba za a ce iya al'ummar yankinsu kadai ba dan su sarakuna manyan mutane ne da za su fito za su iya fitowa si magana a kasa ga ba daya kuma kasa ta ji koke kokensu kuma ta ji maganar su har ta taimaki al'ummar wannan yanki ko ta temaki al'ummar kasamma baki daya su sarakuna suna da matukar daraja suna da mahimmanci kuma mutane ne da ake jin maganar su mutane ne da suke fada a ji sukan sa ayi sukan kuma hana musamman na al'ummar da ke yankinsu da ma wasu al'umar baki daya don mutane ne da ake son daraja su a ko da yaushe su sara kuna sukan, wato yi amfani da shiga na kasaita wanda idan suka fito wuri ba sai ance wannansarki ba ne ana ganinsa za a gane wannan ya yi shigane na sarauta wannan sarki ne daga nan za a fara daraja shi za a fara wato binsa ana masa gaisuwa da dai sauransu idan kuma yai magana za a tsaya a saurari maganar sa ayi amfani da shi yadda zai temaki al'umma kamar yadda muke gani su sarakuna, akan wato yi musu biyayya yayin da suka fito fadar su cikin jama'a ko in ce muta ne al'ummar yanki za a fito a zo ay gaisuwa na ban girma ai musu gaisuwa na ban girma a musu gaisuwa na darajawa yayin da za su fito inda wani damuwa al'ummar yankin su za su je su sanar da wannan damuwa a fada yayin da shikuma wannan sarki da ke shi ke jagorantar al'umma zai fito ya ji koke koken al'ummar sa sannan ya duba yaga yaga ta wani hanya zai bi ya temaka musu ya kawo musu cigaba a rayuwa in zaman liya ne ya kawo musu zaman lafiya in rashin abinci ne yaga ta yadda zai bi ya temaka in abin yafi karfinsa zai iya zuwai gaba da yake shi babba ne da yake al'umma ne mutum ne da yake jagorantar al'uma yake jagoranrar muta ne zai iya kai kokensa gaba yan da za a iya zuwa a shigo ko gwamnati ne zai iya zuwa ya kai kukan sa ga halin da al'ummar yankinsa ke ciki yanda za a shigo a tallafa musu a duba rayuwan su a duba halin da suke ciki har a ma temake su sara kuna abu ne da ya kamata a mutunta su a daraja su sannan a kambama su na gode

barka da war haka annan hoto yana gwado mana wato yanda ake zuwa gaisuwa irin na ban girma wa sarki kamar yadda muka sani a ko wani al'ada akwai yanayin yanda ake gaisuwa wato a gidan sarauta yanda ake gaisuwa wato ma sarki na wannan yanki ko kuma na wannan wato al'uma shi sarki mutum ne da yake da daraja mutum ne da yake da matiƙan mahimmanci mutum ne da ya kamata wato a girmama shi sannan a ƙanbama shi kamar yadda muke gani wannan sarki ne wato na yarbawa yayin da ya fito da shiga irin na ƙasaita shiga irin na mulki shiga da yake da matiƙar tasiri da al'uma ba iya al'umar yankinsa ba da al'uma baki daya kamar yadda muka sanin shi sarki a duk inda yake yanada mabiya kamar yadda muke gani mabiya wa 'yanda suke jagoranta suke bin bayan sa kamar yadda muke gani ga dogarai nan wato jagora wa 'yanda suke jagorantan bin bayan ka yayin da aka gwado wasu kuma zasu je wato gaisuwa irin na ban girma gaisuwa irin na jinjina kamar yadda muka sani shi sarki yakan wato yi shiga na ƙasaita yayin da yake sanye da tagulla a wuyan sa da kuma kayar sa mai daraja kaya masu mutunci wanda idan ya fito baza a tambaye baza a tsaya ana ina sarki ba yana fito wa an san cewa eh wannan sarki ne ana ganin sa kuma za'a tashi ayi ƙoƙarin neman yanda za'a yi masa gaisuwa gaisuwa bawai akan gaida da sarki ne kana zaune akan kujera shima yana zaune akan kujera kace zaka gaishe shi ba wannan gaisuwa ba gaisuwa ne na darajawa ba shi sarki yayin da ya fito ya tsaya aka je wato ake da niyan a gaida shi za'a wato risina ne a tsuguna sannan ayi masa gaisuwa irin na ban girma ayi masa gaisuwa na darajawa ayi masa gaisuwa na kanbamawa wanda zai ji daɗi a cikin wato yankin sa yaji daɗi yanda al'umar sa suke wato gwada masa cewa shi wani ne suke gwada masa cewa ya isa dasu suke masa cewa yanda mahimmanci a tsakanin su kamar yadda muka sani ko wani al'uma ko wani yanki su kan daraja ato shuwagabannin su musamman masu sarauta dama wasu shuwagabanni manya da muke dasu abu ne da yakamta a daraja su abu ne da yakamta a kanbamasu su sarakuna mutane da suke jagorantar al'uma al'umar nan bawai lalle sai iya yankisu suke jagoranta ba a a sukan jagoranci al'umar ƙasar su baki daya sukan iya magana wato na yanda zasu yi a taimaki al'umar ƙasa baki ɗaya shiyasa yanada da kyau a daraja su a kanbamasu a yi musu gaisuwa irin na ban girma na gode

barka da war haka wannan hoto ya gudo mana wato yanda zaka yi tsare tsare musamman na lokaci ko kuma in ce tsare tsare na lokuta da wasu muhimman abubuwa da zaka gudanar dasu a rayuwarka yanada kyau a ce duk wani abu da zaka gudanar a rayuwa kayi masa wato tsari kayi masa wani tanaji na musamman wanda zaka yi shi akan lokaci kuma kayi shi a yanda ya dace kayi shi a yanda ya kamata ba tare da kasa mu wani matsala ba kamar yadda muka sani shi lokaci abu ne da yake da matikar mahimmanci walau aiki ne aka baka za'a baka wanin a ce zaka fito ne da karfe takwas na safiya wanin za'a ce zaka fito ne da karfe bakwai na safiya wasu wuraren ma har i zuwa karfe shida wasu su kan iya sa karfe tara ya danganta daga yanayin inda aka dauke ka wannan aikin da kuma tsari da dokokin da wannan aikin su ka baka yayin da kayi amfani wato da tsare tsare na gudanar da abubuwa da zakayi a rayuwamka zai taimake ka idan wurin aiki ne ya kasance akwai lokacin da zaka tafi karfe takwas zai kasance zaka sa lokaci da zaka tashi ma'ana misali karfe shida zakayi wasu abubuwa da zaka yi na gidan ka kafin ka fita zaka iya fita kabar sauran lokaci da zai iya kai ka wannan aikin kafin lokacin da ma'aikatan ta baka zakaga ka tsara abun ya tafi maka ba tare da ka samu matsala ba zaka isa gurin aikin ka a yadda kake so in ma kai dan kasuwa ne ka tsara wani tsare tsare na yanda zaka ga gdanar da rayuwarka zaka tsara lokaci da zaka fita wurin kasuwancin ka da lokacin da zaka tashi a wurin kasuwancin ka ka dawo gida kayi wasu abubu wa da suke da amfani a ryuwarka sannan in ma kai kwadugo ne kake yi ka kanyi ne amfani da karfin ka wajen nenman kudi shima zaka tsara wato lokaci zaka tsara abubuwa da zaka yi na gudanar da aikinka ga lokacin da zaka bar gida ga lokacin da zaka yi aikin ka na karfi zaka sa lokaci idan ka je kayi ka gama zaka tsara lokacin da zaka dawo gida ko kuma lokacin da zaka je wani guri da zaka huta gajiyan wannan aikin da kayi komai in zaka yi sh yana da kyau kayi shi a bisa tsari kayi shi a bisa tsari idan kayi shi a bisa tsari zaka ga wannan abun ya tafi maka dai dai ba tare da ya wahalar da kai ko ka samu wani tasgaro ko ka samu wani wato matsala game da aikin ka game da rayuwarka ko game da wasu mahimman abubuwa da ya kamata wato a ce kayi su na rayuwa ba yayin da kayi shirye shiryen abubuwan ka ka tsara lokacin da zaka yi shi ka tsara lokacin da zaka gama shi zakaga ya taimake ka ya taimake rayuwanka kayi abun kayi shi ba tare da ka samu wani matsala a cikin wannan bun gudanar da abun ba nagode

Barka da warhaka! wannan hoto an gwado mana wato ɗan sanda ne yanda yake gudanar da aikin sa kamar yanda muka sanni su hukuma na ƴan sanda mutane ne da suke wato kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyin su mutane ne da suka wato saka ransa wa al- uma dan su taimaki al'umar yankin su bama iya yankin su kaɗai zamu ce ba mutane ne da suke suka saka ransu rayukan su don su taimaki al'umar kasar su baki ɗaya kamar yanda muka sanni ne su hukuma a koda yaushe su kanyi ƙoƙari ne su ga sun ƙare dukiyoyi da rayukan mutane kamar yanda muka gani ga mota nan yanda aka tada hukuma aka tada hatsaniya aka ƙona ma wannan mota sannan aka kona gidaje kamar yadda zamu gani babu ma rufi babu rufi na kwano akan gidajen an riga da an ƙone su ga al'umar wannan yankin suna tsatstsaye suna neman taimako suna neman ɗauki na jami'an tsaro da muke dasu a wannan ƙasa kamar yadda muke gani gashi nan ya kawo ɗauki yana sanye wato da da abun harbin sa wato da bindigan sa wanda zai taimaka masa wajen gudanar da aikin sa wato wajen gudanar da ko wasu ɓata gari da zasu iya tinkarar sa ko zasu iya tinkararsu a wurin aikin su yanayin yanda zasu kare kansu kuma zasu kare al'umar da basu ji ba basu gani ba kamar yanda muka sanni aiki na ɗan sanda aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci a tsakanin al'uma aiki ne na taimako wato taimakon kai da kai na taimakon rayuka na taimakon dukiyoyi na cemakon ƙasa ta zauna lafiya kamar yanda muka sanni su al'umma ko kuma ince jami'ai na ƴan sanda suna da matuƙar mahimmanci suna kuma da tasiri a dik inda suke yayin da zaka ga ko wace jaha akwai akan tura su wajen gudanar da ayyuka wani zaka ga yanki guda ne ba zaman lafiya da dai sauran su yayin da aka tura wa'innan ƴan sanda zasu kawo zaman lafiya zasu kawo zaman lumana a wannan yankin sai kaga an zauna lafiya ba hatsaniya ba ƙona-ƙonen babu kuma tashin hankali sai kaga dik an zauna an zama tsintsiya ma ɗaurinki ɗaya wannan aiki ne da ƴan sanda suke gudanar dashi wanda sai dai ai musu godiya wajen saka ransu da suka yi dan su taimaki wato al'ummar yankin su dan su cemaki jama'ar da suke ƙasar su su taimaki kowa da kowa aiki ne da ya kamata a jinjina musu aiki ne da ya kamata wato a ƙambama musu Nagode!

barka da war haka wannan hoto ya gwado mana yanda al'uman yankin ososo suke wato a cikin wato duwatsu kamar yadda muka sani a yankuna da muke dasu wani yankin zakaga una wato a wuri ne da yake gaba daya ƙasa ne wato da bayi dauke da duwatsu amma wannan yankin na ososo yanki da yake tattare wato da duwatsu yayin da gidajen su anyi shi ne a ƙaƙashin wato duwatsu suna rayuwa ne da duwatsu a tattare da yankin su kamar yadda muke gani ko kuma in ce muka gani dutse yakan wato janyo sanyi a yanki wani lokacin idan lokacin zafi ne yakan kawo taimako yanayin da zaka ga yankin da yake dauke da duwatsu ba a tsananin zafi ba'a tsananta kaga zafi yayi yawa a wannan yankin akan samu wato sanyi a wannan yanki kamar yadda muke gani ita wannan al'uma na ososo sunyi gidajen su ne a gindin duwatsu yayin da wasu gidajen ma aka yi su akan duwatsu wasu a gefen duwatsu duwatsu yana taimakawa wato al'uma wani wasu lokutan a wurare daban daban ko kuma in ce a lokuta daban daban yayin da akan iya gini ma akan dutsen wasu gidajen za'a yi su akan dutse a kuma zauna a cikin su lafiya wanin kuma za'a yi su wato a gefen duwatsu wannan yana gwada mana cewa wannan yanki na ososo yanki ne da yake dauke da wato duwatsu a cikin sa yanki ne da al'umar sa suke amfani ko kuma in ce suke amfanuwa da wa 'yan nan duwatsu dan wani lokacin ma zaka ga za'a yi amfani da wa 'yan nan duwatsun a gina gida akan yi amfani dashi duwatsu abu ne da yake da taimako akan sarrafa shi ta hanyoyi daban daban yayin da akwai wasu mu'adanai masu kyau na ƙasa da ake wato ciro su a cikin duwatsu ira iren wa 'yan nan ma'adanu suna da dama kuma suna da wato su kan janyo kudi a wannan yanki yayin da zaka ga an je aikin fasa dutse an samo wato abubuwa daban daban wanda za'a saida a samu kudi sosai a jikinsu wanin ma ko ba' a samo wannan dutse da za'a yi amfani dashi ba za'a iya sarrafa wannan dutsen a faffasa shi a mai dashi ato ƙananu sai kaga an jera anyi har daki dashi anyi gida dashi anyi gurin kwana dashi kaga mutum ya samu wurin kwana a sanadiyar wannan dutsen kaga mutum ya samu kudi a sanadiyar wannan dutsen gidaje a jikin duwatsu abu ne da yake da matiƙar mahimmanci al'umar ososo dai suna wato yanki ne da yake dauke da duwatsu a cikin sa na gode

barka da war haka kamar yadda muke gani a wannan hoto hoto ne da aka gwado mana na wurin bauta wato akan keɓance wuri ne wani lokacin abayan wuri akan je a keɓance guri a ƙawatar dashi ayi masa gini wato na inda za'a kena zuwa ana bauta a gurin kamar yadda muke gani anyi amfani ne da wasu ƙayatattun sanduna da kuma wato gini da aka yi masa wato rufi da ake yi na jinka shi rufi na jinka akan yi amfani ne da ciyayi da kuma wato karare yayin da za'a sassanya wa'yan nan karare sannan a debo ciyayi a zuba akan su wanda ake kiran su da jinka irin wannan gini yakan janyo wato sanyi a cikin sa sannan ya kan ƙawatar da wwuri kamar yadda muke gani akan yi ƙawataccen guri ne a gefen guri a ko wani a bayan wuri yanda akan ƙebe inda hatsaniya na mutane yake a ware gefe gudu yanda ba hayaniya ba komai yanda za'a yi bauta ba tare da hatsaniyan jama'a ba akan je yawanci bayan gari ne aje ayi wannan gida na bauta kamar yadd amuke gani bayan anyi wannan gini an gama anyi wato wata gungi wanda akai wato gunki na laka yayin da aka fitar daita aka mata fita na ƙasaita wanda mutane zasu je suyi bauta a wannan wurin ba tare da hayaniya ko sun samu wani hatsaniya na al'uma ba zasu je suyi bautan su lafiya kuma suyi bautan su cikin kwanciyar hankali sannan su koma i zuwa gidajen su yawanci irin wannan wurare na bauta wasu sukan yi amfani da laka bayan anyi amfani wato da ciyayi anyi amfani da karare anyi amfani da sanduna wajen da za'a ƙawata wannan gini ko in ce a ƙawata wannan gini na bauta ko in ce wannan gida na bauta akan yi amfani kuma da laka wani lokacin akan saka laka a yi wato ya bada wani tsari na gidan a ciki yanda zai gwado maka ga daidai inda zaka je kayi bauta sannan akan yi gunkin a gaban gidan bayan anyi tsare tsare na ginin gidan bautan akan yi gunki wanda wanda ake zuwa bauta masa a gaban wato wannan gida akan ƙebance wuri ne na musamman wuri da zai bada wato ma'ana wuri da zai bada shiru wurin da bai da hatsaniya sai a gina wato gida na bauta a wannan wurin yayin da al'uma in suka taso zasu je suyi bautan su ba tare da su samu hayaniya ko sun samu wani hatsaniya ba suyi bautan su cikin ƙoshin lafiya su kuma koma gidajen su lafiya na gode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na yaro da yake barci mafiya yawan lokuta su yara suna son a ware musu wato lokaci na musamman da zasu huta musammam yara da suke a daidai irin wa'yan nan shekaru ma'ana shekara uku zuwa huɗu kamar yadda muke gani shi yaran bai huci shekara uku ko huɗu ba yara an san su suna da san wato ciriniya kaiwa da komo guje-guje wasanni da dai sauransu a duk wasu aiyika na yara da suke yi bayan sun gama wasannin su na guje-guje a'a, wasanni na wato, wasu yanayin kaye-kaye na wasa na yara da ake, da suke yi bayan sunyi sun gama ana son su huta wato yaro ma yana da buƙatar hutu a cikin rayuwar sa ba koda yaushe a barshi yayi ta tsalle-tsalle yaje nan ya dawo nan yayi ƙiriniya a nan yayi wannan sannan kuma a ƙarshe ace bashi da lokacin hutu ba. yana da kyau a sama masa lokaci da za'a barshi ya kwanta yayi barci ya huta wannan ma yakan taimaka wato kwakwalwa yaro yayin da aka bar yaro dama yana da kyau yaro yayi wasa bara a hana yaro gaba ɗaya ace masa a'a kar yayi wasa ba wasa ma yakan taimaka wato ma yaro wajan kuzarinsa wajan wato yadda zai gudanar da abubuwan sa na rayuwa wasa yakan taimaki yaro shi yaro ba'a raba shi da wasa daman gaba ɗaya sai dai a taƙaita masa yayin da aka ga wasan zai yi yawa akan iya taƙaita masa, in yaro ya wuni yana wasa baza a barshi ya kwana baiyi barci ba yana nan yana wasa ba a'a idan yaro ya wuni yana wasa bama wuni gaba ɗaya ba, ya kasance an ware masa lokaci da zai wasu abubuwa daban wanda ba tsalle-tsallen bane ba kuma wasan bane, amma yana kyau a ware masa lokacin wasan sa, inda hali ma a siya masa wato kayayyaki da zai yi ma wasa dasu bayan yayi ya gama zuwa dare a ware masa lokacin barci, barci ba wai lallai sai dare yayi kafin asa yaro yayi barci ba, wani lokacin idan yayi wasannin sa ya gaji za'a iya barin sa a ware masa wuri na musammam yaje ya kwanta, inda ɗakin sa a ware masa, in ba ɗakin sa, asa shin inda ba zai sami hatsaniya hayaniyar mutane ya hana shi barci ba a barshi yayi barci ya huta da hutu ma yakan kawo lafiya a jikin wato yara yakan kawo musu, yakan janyo musu wato lafiya yayin da in suka tashi zasu tashi ne wato da kuzarin su. Nagode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato ma'aikaciya ce da take shara ta gefen hanya kamar yanda muka sani a ayyuka kowa da irin aiki da yake gudanarwa kuma kowa da mahimmanci da yake ba wa aikinsa musamman a kowani irin lokaci ko kuma in ce a kowani irin yanayi kamar yanda muke gani ita wannan ma'aikaciya ma'aikaciya ce da take shara a gefen hanya ma'ana gefen titi kenan shara a gefen titi abu ne da yake da matiƙar mahhimmanci ga al'uma yayinda zaka ga an sassaka wato an sanya wasu abubuwa na datti wanda zai iya zai iya jawo wato cututtuka wa al'uma wanin zai iya cutar da wato mutane yayinda wanin abu ne na zaka ga kaman kwalba ko wani abu da idan mutun ya taka ai iya ji masa ciwo wanda daga wannan ciwo zai iya jawo masa wato wani lalura wanda ma wanin sai kaga har sai an yanke ƙafa da sauransu duk akan iya samu akan iya samun wa'innan abubuwa a gefen titi yayinda aka gyara share wannan titi za ka ga an kawar da abinda zai cutar da mutane sannan an kawar da wasu datti da wasu abinda zai iya zawo wa mutane cututtuka a wannan wuri shara na gefen titi abu ne da yke da matuƙar mahimmanci yake da tasiri ga mutane ba abu ne ka ga aikin shara ka ce aikin kana ganinsa kaman ko aiki ne da zai da daraja aiki ne da yake da daraja sosai wa mutane yayinda ake bi ake share gefen hanya gashinan har gefen hanya ana magudanar ruwa za a kwashe dattin da ke cikin magudannan ruwan gefen hanya yayinda aka bar wannan datti zai iya jawo wato cikas wajen wucewar ruwa a wannan hanya wanda idan ruwa ya ja ya tsaya zai jawo asara wa mutane zai jawo wani tasgaro na hanyan wucewa da dai sauransu amma yayin da aka yi wato hanyan wucewa na kwalbati a gefen titi sannan aka bi aka share gefen titin aka share wannan magudanar ruwa zaka ga idan ruwa ya zo zai bi a wuce mutane ba zasu samu matsala na wato ambaliyan ruwa a wannan yanki ba amma yayinda aka cika shara aka barshi ka tara datti aka barshi sai ka ga ya janyo wa mutane asu cututtuka ya janyo wa mutane wasu ambaliyar ruwa da dai sauran abubuwa da ba a da buƙata ko kuma ba a fata ko kuma in ce ba a so shi yasa tsafta yana da matuƙar mahimmanci tsafta abu ne da yake da tasiri ga al'uma tsafta ba wai sai a iya gida ake yinsa ba ba sai a iya jikinka ba ko a kayanka a'a tsafta har da na gefen hanya kamar yanda muke gani aikin sharan gefen hanya aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci tsafta abu ne mai kyau na gode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana hoto ne na malama da take karantarwa a aji. wato su malamai mutane ne da suke da tasiri, mutane ne da suke da muhimmanci a tsakanin al'umma kamar yadda muka sani ba ilimi kaɗai suke koyarwa ba, sukan koyar da tarbiyya ba ki ɗaya. yanayin yanda ɗalibi ya ga malaminsa ko malamarsa ta yi shiga za ka ga wani lokacin su ɗaliban suna kwaikwayon wannan shigan. Ga shigan da malam kaza ko malama wance tai, sai ka ga suna kwaikwayonta. Sannan wani lokaci za ka ga ɗalibai suna kwaikwayon wato ɗabi'a wato yanayin yanda malaminsu ko malamarsu take gudanar da rayuwarta. Yara ɗali bai suna gani suma suna ƙoƙari su yi wannan halayya shi ya sa ake so malamai su kasance mutane ne da suke da daraja suke da kima suke abubuwan da ya dace sabida ɗalibansu ba ilimi kaɗai suke ɗauka ba suna ɗaukan harda yanayin rayuwarsu da dai sauransu. Malamai mutane ne da suke da tasiri da muhimmanci kamar yadda muke gani ita wannan malama tana koyar da ɗalibanta, yanayin yadda take koyarwa yanayi ne da yake gwada mana cewa ta san me take. yayin da za ta bi wato duk teburi ta je wato duk tuburi ta duba ta ga me yaro ya rubuta me yaro ya yi. Wasu yaran idan ana koyar da su hankalinsu ba na wurin koyarwa idan ba a bi aka bi su har kan wato bencina da suke zaune aka ga me suke yi ba, wani za ka ga sun ja gefe suna wani wasanni ne na daban ba abinda malami ko malama da faɗa ba, za su je suna wasu abubuwa daban. Amma yayin da aka bi Malami ya bi ko malama ta bi, ta dudduba ta ga me yarannan suke yi za ka ga sun maida hankali a wajen yin karatun sun maida hankali sosai sun fahimci me take so ta yi ko kuma me take nufi yayin da ko aiki ne ta bayar na aji da ake bayarwa idan ta bayar suka yi, ta bi baya, ta tabbatar da cewa kowane ɗalibi ya yi wannan aikin. bayan kowane ɗalibi ya yi wannan aikin, za ta iya bi tai masa maki ta ba shi ga abinda ya ci, idan ya ga bai ci ba nan gaba zai ji haushi nan gaba zai dage in ya ga an sa masa bai ci ba. zai dage ya tabbatar da cewa ya ci wannan abun. Ya yi shi ya gudanar da wannan aikin kuma ya ci. Kamar yadda muka sani, malamai, jagorori ne, wato a tsakanin al'umma. Musamman a tsakanin ɗalibai da suke koyar da su. Na gode.

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato yanda ake saita lokaci shi lokaci abu ne da yake da matuƙar mahimmanci kamar yadda muka sani saita lokaci ana amfani ne da agogo wani lokacin agogo na hannu wani agogo wanda ake sa sh ajikin bango. Agogo sun kasu wato kashi-kashi Da kuma yanayin yanda za ka saita lokacin ka. Shi amfani da lokaci yana da matuƙar muhimmanci yayin da za ka gudanar da ayyuka na yau da kullum a bisa tsari ba tare da ka samu wani tasgaro ko wani matsala ba. yayin da duk abin da za ka yi ba in ka saka masa lokaci za ka ga ka yi wannan abun ya tafi maka daidai yadda kake so. shi saita lokaci yana da kyau wani ka saita lokaci kafin bacci, wanin ka saita wato lokacin da za ka ta shi a bacci wanin ka saita lokaci da za ka tafi wajen aikinka akwai saita lokacin da za ka yi za ka tafi wurin kasuwanci ko wasu abubuwa da zaka gudanar muhimmai na rayuwarka. kamar yadda muka sani ne, in ka saita wato lokaci za ka ga ka tashi a wannan lokacin ka yi wannan amfani da wannan lokacin a bisa tsari a bisa kuma dai-dai shi saita lokaci yana ba da wato abu mai alfanu ga al'umma yayinda duk abin da za ka yi shi in ka ba shi lokaci zan yi wato zan tashi da misali da safe za ka ta shi da kasa da ƙarfe shida. To idan ka tashi ka duba wannan lokaci da ka saita ƙarfe shida, idan ka tashi a ƙarfe shidan, za ka wato gudanar da wasu ayyukaa na rayuwarka na yau da kullum kafin fita wurin aikinka ko fita wurin sana'arka ko fita wurin wato kwadagonka in kai ɗan kwadago ne. da dai sauran ayyuka da muke da su. Sannan ko a wurin aiki ma akan yi amfani da lokaci. Yayin da ko a wurin aiki ne za a tsara wurin ƙarfe biyar za ka ta shi wanin sukan tashi ƙarfe shida wasu bakwai ya danganta daga yanayin yanda doka ta tsara maka a wurin aikinka. Sannan za ai amfani da wato agogo ko na hannu ko wanda ake maƙala shi ake saka shi a jikin bango Yanayin yanda zai nuna maka lokacin tashi ya yi ka tashi ka bar wurin wannan aikin ka je gida ka ci gaba da gudanar da wasu Abubuwa da kake da su muhimmai na rayuwa sannan kuma ko a wurin kasuwanci ne za ka ga mafiya yawan mutane sukan sa wato lokaci wanda za su ta shi a wurin a wurin wato sana'ar su. ya yin da idan wannan lokaci ya yi ba za su wuce wannan lokaci ba za su tashi shi sairta lokaci abu ne wanda yake da kyau yake da muhimmanci za ka gudanar da ayyukanka a bisa tsari, na gode.

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato tsari ne ko kuma ince tsare tsare na kitso na gargajiya da muke da su kamar yadda muka sani akanyi wato kitso bisa tsari wani tsarin kitson akan yi shine wato tsari da ba na gargajiya ba yayin da wasu zasuyi amfani ne wato ga gashi na kanti wanda ba gashi ne na kasu ba ayi musu wato kitso na zamani a zamanance amma kamar yadda muke gani wannan wato matashiyar budurwa tayi amfani ni ne da wato kitso aka mata a gargajiyance kitso na gagajiya yana da matukar kyau kuma yana da alfanu wato ga mutane yayin da daga ka gani zaka ga ya maka kyau ya burgeka sannan ya fitar da abun da akeson a gani wani lkacin kitso na al'ada yakan gwado in amarya ce zaka gane wannan kitso da tayi ta fito na al'ada zai gwada maka cewa amarya ce wani lokacin zaka ga kitson idan aka yishi kana ganin kitson yanda ya fito yayi kyau ya qawatar ya ƙyayatar wannan kitso kitso ne na al'adar kaza zaka ga wani na al'adane amma zaka ga anyi amfani da kayayyaki masu kyau wanda zasu ƙawata wannan kitso da kana ganin sa ba sai ka tambaya ba zaka gane wannan kitso ne al'adar kaza kuma kitsone na gargajiya kitsone a gargajiyance wannan kitso yana da matukar alfanu ga mata yana kyau yana da kuma tsari kamar yadda muke gani bayan an debo mata kitson anyi amfani wato da wasu sarƙa da ake amfani da su wato mai dauke da da kala da zai bada wato asalin kyau ga gashin kanta kamar yadda muke gani shiga ne mai kyau wanda ta bada kalan kitson ta wato kalan shi wannan wato a sarƙokin wanda wannan da akayi amfani dashi shi tayi amfani da amfani da shi tayi wajen ƙwalliyarta yayin da shine tayi amfani dashi a wuyarta wannan kalan shine a wuya shine a kuma kanta yanda ta fito tayi kyau kitson ya fito da ita yadda kana ganinta ba sai ka tambaya ba zaka fahimci cewa wannan kitso kitsone na al'ada sannan wannan kitso kitso ne da akayi shi a gargajiyance kitsone daa ya fito yayi kyau zai burge wato al'umma zai burge mutane baki daya na gode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato wato hoton wasa ne na dambe na gargajiya kamar yadda muka sani akwai wasannin dambe kala daban-daban akwai wa'yanda ake yinsu a zamanance wa'yanda ake yin su a zamanan ce yawanci anfi yinsu ne wato a wasu ƙasashe daban daban yayin da wannan na gargajiya akan yi su ne a ina da yashi yake ko kuma in ce akan sami wuri ne, a keɓance shi wanda yake da ƙasa a wurin ko kuma a ɗebo ƙasar ma im babu a kawo azo a zuba sannan akan kewaye wurin mafiya yawan lokuta da igiyoyi akan sa sanda sannan ayi amfani da igiya a kewaye wannan fili wannan wasani na Dambe na gargajiya wasa ne da ya ɗauko tarihi tin a zamanin baya wanda har a yanzu ba'a zubar da wannan al'ada ba a nan na yin sa. Wannan wasa na Danbe akan yi amfani ne wato da kalmar Shago wajan da wani zaƙarar wani zakaran gwajin dafi zai fito za'a kira shi da shago wane yadda za'a haɗa sunan sa da wato wannan kirari da za'ayi masa yayin da ake gudanar da wannan wasa akan yi musu kirari wanda zai ƙara musu hazaƙa zai ƙara musu ƙaimi zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wajan ganin yadda zasuyi suci wannan gasa na wato Dambe shi wannan Dambe na gargajiya akan saka abubuwa da dama wani lokaci akan saka mota wanda yaci shi za'a bawa wannan mota wani lokaci akan saka wato babur akan saka keke akan saka kuɗi da dai sauran kaye kaye har izuwa ga dabbobi Akuya Rago, Kaji da dai sauransu ya danganta daga abinda aka saka kafin ai wannan Dambe duk abinda aka sa wanda yayi kaye shi za'a bawa wannan abu kuma kaye da ake yi a dambe shine duk wanda bayar sa ta taɓa ƙasa wato wanda aka yarda shi a ƙasa har bayansa ta taɓa ƙasa shi aka ci shi aka masa kaye wanda ya yadda da shi shi za'a ɗauki wato wannan abunda aka saka kafin ayi damben akan sa a bashi wato shi yaci wannan gasa kenan shine zakaran gwajin dafi yayin da za'a kambama shi a kama yi masa kirari ana daɗa wato ziga shi yadda zai ƙara ƙaimi ya ƙara wato dagewa wajan gudanar da wani wasan a gaba. Nagode

barka da war haka wannan hoto ya gwado mana yanda ake amfani da hannu wajen shan ruwa na panpo kamar yadda mua sani panpo akan yi shi bawai lalle sai a cikin gida je ba ah ah akan yi panpo a gefen hanya akan yi panpo a wajen gida yanda zai taimake al'uma ma'ana wanin al'umar wannan yankin ne za'a musu panpo a tsakar wuri a lau a kauye ne ko kuma a birni yayin da wasu gidajen basu dauke da wato papnpo a cikin gidajen su wanda aka yi shina tsakar wuri na fili shi zai taimaka al'uma su fito wato da jarakuna da wasu kaye kaye na deban ruwa yanda zasu deba su kai gidajen su suje suyi amfani dashi wani lokacin ma idan ana wuce wa za'a ga irin wannan panpon wanin zaka ga kishi ya kama yaro ya kama manya da dai sauran su zaka ga in aka ga irin wannan anpo na gefen hanya zai taimaka yayin da ruwa an sani kishin ruwa abu ne da yake jawo tashin hankali ga mutum dan ruwa shine ruwa rayuwa ne yayin da zaka ga in ba kofi sabida panpo ne na tsakar wuri kazo wuce wa kana jin kishi kuma zaka ga ga ruwan nan ga panpo nan in ka bud panpo zaka ga ga ruwa a ciki sannan ba kofi ba wani kwano ko wani abu da zaka deba ruwan ka sha da shi to a wannan yayi zaka iya amfani wato da tafin hannun ka yanda zaka wanke hannun ka ka tsaftace shi sabida gudun ko kasa da wasu cututtuka da suke hannun ka da farko in ka kunna wannan panpo zaka sa hannun ka ka wanke bayan ka wanke hannu zaka wato yi amfani da wannan hannun kasa ruwan ka kena tara kana sha ta hannun ka wannan yana gudo mana yanayin yanda idan ka shiga wani hali ba lalle sai iya kauye ba ba kauye ne kadai ake musu panpo a tsakar wuri su fita suje su diba ruwa ba wasu sassa na burane ma ana wannan wahalan na ruwa wanda zaka samu wanin ma bai da kudin da zai iya jan panpon a cikin gidan sa dole wanda aka taimaka aka yi na waje shi zai je ya taimaki kan sa yaje ya iba ya kai gida to irin wa 'yan nan panpo suna taimako ta hanyoyi daban daban una taikmakon dubban jama'a suna taimakon dubban al'uma sunada matikar mahimmanci da tasiri a yanki ya kasance ana samun irin wannan panpo na tsakar wuri yayin da ko wuce wa aka zo yi a gefen hanya wannan panpo zai taimaka ko baka je da abun iba ba in kaji kishi zaka tsaya kai amfani da hannun ka ka samu wannna ruwa ka sha wannan ya taimaka sosai yana taimaka wa al'uma ba na iya wannan yankin ba al'uma na wasu yankin ma duk zasu iya zuwa suyi amfani da wannan riwa na gode

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana yayin tashi ne a bacci kamar yadda muka sani ko wa da yanyin da yanayin yadda yake tashi a baccin sa wani zaka gani idan baiyi bacci da wuri ba ko kuma bai baccin bata isheshi ba zaka ga ya tashi ne ranshi a bace yayin da zai tashi yana da bacin rai saboda wannan bacci bai isa ce ba shi yasa yake da kyau komai zaka yi ka sai ta masa wato lokaci in bacci ne ba bada lokacin za kayi bacci isashe wanda zaka tashi cikin farin ciki kamar yadda muke gani wannan da ya tashi ya tashi ne cikin farin ciki bisa ga dukkan alamu ya kwanta da wuri sannan ya saita duk abunda zaiyi akan lokaci yayi baccin sa isashe wanda ya iseshi ba tare da ya tashi ransa a bace ba shi bacci abune wanda yake temako wajen wato lafiyar mutum ba wai ka kwanta kayi bacci kawai shikenan kai ka huta ba dama shi mutum yana da bukatar hutu a rayuwa yayin da kayi aiki ka gaji aiki ba lalle aiki na gurin aiki ba ko kuma aiki na wurin kasuwanci ba akwai aikace aikace da yawa da akeyin su a gidaje wanda idan kayi zaka ji kagaji wannan gajiya idan ka gaji yana da kyau kasamu wuri ka kwanta ka huta kayi bacci ba wai kuma a a lalle sai da dare ne zakayi bacci ba a a wani lokacin idan kasamu lokaci kayi aiki ka gaji zaka iya kwanciya kayi bacci da safe ko da rana ya danganta idan aikin ka na safe ne zaka fita da safe kaje kayi aikin ka ka dawo gida zaka ware wato lokaci da zakayi wasu ayyuka kaci abinci da sauransu in da wani abu da zakayi zakayi sannan zaka ware lokacin da zakayi bacci ka samo hutu wa kanka don hutu abune wanda ke da matukar muhimmanci ajikin al'umma da lafiyarsu ma baki daya ba zaka kata aiki kata aiki safe aiki rana aiki dare ba wannan jawo wa mutum ma wani rashin lafiya na daban yayin da baya samun isashen da zai ishe shi ko da yaushe yana cikin aiki ko da yaushe yana cikin aiki yana da kyau aware lokaci da za'a huta wato hutu na bacci yayin da zaka yi bacci in katashi zai temakawa wa kwakwalwan kanka kayi wasu abubuwa daidai ba tare da amsamu matasalaba nagode

barka da warhaka wannan hoto yana gwado mana yanayin yanda ake wucewa ta hanyar da yake da wato tudu da ƙwari ma'ana hanyan da yake da hawa da sauƙa sannan kuma wani lokacin ya kan zamo hanya ne na wato magudanar ruwa hanya ne da ruwa yake wucewa wanda ake wato bi ta wannan hanyan a wuce ire iren wannan hanya muna dasu wato a nan ƙasar mu Najeriya musamman wato akan samu wannan hanya a yankin wato pulatu akwai wato jahar pilato aka akwai wani hanya da ake kira da kwanar maciji hanya ne da yake da tudu da gangare sannan hanya ne da yake da wato kwane kwane wadda ake masa lakabi da kwanar maciji sannan akwai wato ƙaramar hukumar ibbi nan ma akwai hanya da yake wato wanda se an bi magudanar ruwa sannan a wuce shi akwai misalai wato na ire iren wa'innan hanyoyi da dama da muke dasu hanyoyi da muke dasu wato hanya da yake da tudu da kwari ko a bi ta magudanar ruwa akwai wato a jahar kaduna yayin da za'a wato wuce hanyar ɗan bushiya akwai wato hanya ne da aka yi shi hanya da za'a wuce wato magudanar ruwa akwai hanyoyi da dama wa'inda bazasu ma iya lissapuwa ba na ire iren wa'innan hanyoyi hanyoyi de suke ɗauke da wato tudu da kuma gangare wani lokacin zaka ga hanyoyin suna ɗauke da kwane kwane yayin da zaka ga duwatsu ne a wa'innan yanki ko ince a wannan titi sai kaga titi hanya duwatsu ne a wurin sannan kuma hanyan be tapi wato daidai ba hanyan ya kasance yana da hawa da sauka sannan kuma yana da wato kwane kwane a cikinsa yayin da ake so idan zakayi tafiya a irin wa'innan hanyoyi ya kasance ka rage wato yanayin gudun ka koda kana cikin tapiya kana gudu ne a motar ka ko kana gudu a babur ɗin ka ya kasance idan ka riski irin wannan hanya ya kasance ka rage wato yanayin yanda kake gudu sabida gudun samun hatsari da de sauransu in a ƙafa nema kake tafiya ka rage sauri saboda sauri a kwazazzabo zaka iya faɗuwa ba lallai sai a mota ne zaka faɗi ba ko da ƙafa kake tafiya in kaje irin wannan hanya me kwazazzabo hanya me tudu da gangare idan kace zakayi sauri a wannan wuri ko zakayi gudu za'a samu matsala gaskiya zaka iya paɗuwa kaji ciwo zaka iya faɗuwa a samo wato sakamakon da bai da kyau wanda baza'a so hakan ba yana da kyau walau tafiya kake a ƙafa ko a mota ne idan ka riski irin wannan hanya ka rage gudu ka tapi a hankali sai kaga ka tapi ba tare da an samu matsala ba nagode

Barka da warhaka! wannan hoto ya gwado mana wato mace ce da take tafiya akan babur da ƴaƴan ta guda biyu yayin da ɗaya yake gaba wato babban ɗan ta kenan sannan ƙaramar ta ke goye da ita a bayan ta kamar yanda muka sanni ne tafiya akan abun hawa yana da matukar mahimmanci yana sauƙaƙa wa mutane wato wahala na rayuwa masamman mata yana da kyau dama a ce mace ta mallaki wato abun hawa ba lallai abun hawa sai mota ba mashin ma yana da amfani wanda ake kira da babur shima yana taimako sosai kamar yanda muka gani wannan mata tayi amfani ne da babur yayin da mace zata fita walau wurin aiki ne in aiki ta ke yi in kasuwanci ne zata fita wurin kasuwancin ta wato watan zaka ga tana da yara ƙananu guda biyu, wasun uku wata kuma ɗaya yayin da zaka ga wani lokacin sai a futa ta fita ta rasa ma abun hawa har ya kaita ga zuwa latti a tafiya gurin aikin ta ko wurin kasuwancinta yayin da take da abun hawa kuwa tun daga gida zata fita akan lokacin da ta tsara lokacin da ta ke so ta isa inda zata je ba tare da tayi latti ko an samu wani tazgaro ba sannan wani lokaci zaka ga ma mace ta fita da ƙananun yara kan titi ko kuma ince gefen titi ta tsaya babu abun hawa ta jira ta jira bata samu ba wacan kuma zaka ga ta fita tana ta tafiya da yaran wani a goye a baya wani a hannu sai kaga dik sun galabaita sun shiga wani hali sun shiga wani yanayi na a tausayawa sabida rashin abun hawa abun hawa abune da yake da matuƙar mahimmanci yake taimaka wa al'umma musamman ma mata da suke da wato rauni suke da ƙaramin ƙarfi zaka ga sun isa a galabaice ga yara amma yayin da take da wato abun hawa zaka ga ta futa tun daga cikin gida akan lokaci sannan zata iya ɗeban ƴaƴan ta ta ɗora akan wannan abun hawa su tafi tare su je ta gudanar da wato aikin da ya kai ta ko ta gudanar da kasuwancin da ya kaita ko ta gudanar da sayayyan abunda ya kaita sannan su bi su juyo su koma gidansu lafiya kuma zata yi tafiya ne a cikin kwanciyan hankali tinda ita ke tukawa zata tafi a hankali sabida ta san mahimmanci da darajan da ƴaƴanta suke dashi ba gudu zata yi akan hanya ba zata tafi a hankali taje ta koma gidanta lafiya Nagode!

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana macece da take wato a madafa wato dakin da ake girki kenan take wato dafa abinci ko ince take girka abinci wannan wato madafa yana gwado mana cewa wannan madafa ne na gargajiya mafiya yawa anfi sanmun irin wannan madafa a kwauyuka amma akan samu ma a wasu tsatstsa na bura ne, ba lalle sai a kwauye ba ko a kauye ake samu irin wannan madafa ba kamar yadda muke gani ana amfani, anyi amfani ko kuma ince irin wannan madafa ana amfani ne wato da kayayyaki wato na gargajiya kamar yadda wasu sukan yi amfani da gawayi yayin dai za suyi girki a kai wasu kuma su kanyi amfani da ice wasun katakai wasun har da su ciyayi da karare da dai sauran abubuwa da suke ake hada wato wuta da shi ya tada wuta ya ci har ya dafa abinci yayin da a wannan anyi amfani ne wato da bulo akanyi amfani da bulo ayi amfani da bulo guda biyu gefe da gefe a hada da jikin bando wato yanayin yadda zai ba da tsarin wuri guda uku wanda za a dora wato tukunya a kansa kamar yadda muka sani ne akan yi wato amfani da ice bayan anyi amfani da ice za a iya sanun gawayi za a cire wanda shima gawayin ba zubda shi ake yi ba shi ma gawayin akan sai da shi kudi ne mai zaman kansa wani lokaci kuma ko da ba a saida ba akan sarrafa shi shi ma akwai abin da ake zaubawa za a sami kwano ko a sami asalin wato abin da ake kera shi a makera wanda ake zuba gawayin a kai shi ma abi a dafa abinci da wannan gawayi kamar yadda muke gani wannan tukunya a gargajiyance aka yi shi yanda take kicin take madafar take ta ayyukan ta take yanka wato abin da ake kira da kabewa shi kabewa akan yi abinci da shi akan sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban yayin da wani lokacin idan aka yanyanka za ay fatan sa wasu kuma sukan wato yi miya da shi akan yi amfani da shi a sarrafa shi ay miya amma kamar yadda ta yanyanka nata bisa ga dukkan alamu fate za ta yi sabida yankan manya ne na miya akan yanka shi ne kananu irin wannan kicin kokuma in ce madafa akan samai su ne mafiya yawan lokuta a kauyuka bam bama am a ce lalle sai a kauye ba a buranan ma a wasu sassa akwai su kuma akan yi amfani da tukwane na gargajiya mafiya yawan lokuta sannan akan yi amfani da icce wajan hada wannan wuta a dafa a binci kokuma ince a girka abinci na gode

Barka da warhaka wana hoto an gwada mana yan da mace watoh ta tsugun na take gai da mai gidan ta ma'ana mijin ta a kowani al'ada yana da kyau dama mace ta girmama mijin ta dan miji abune da ye kamata mutun ne da yaka mata agir mama shi akuma dara jashi shi rayuwar aure rayuwa ne da yake wato tafiya da yanayi dakuma tsara tsare wato da yakamata ace anbisu domin a zauna lafiya wato asamu daidai toh da kuma zaman lafiya a yayin da duk inda ma aurata suke ansani namiji yana gaba da wato matar sa namiji yana gaba wato da mace yayin da ake de bukata ko kuma ince ake san mace ye kasance tana girmama mijin ta tana bashi girma tana daraja shi tana yimasa ladabi da biyya awanna tsara tsaran yanayin rayuwan su yanayin zaman su ya kasan ce akwai tausayi dakuma tamakeke niya najuna yayinda idan wanna ya shiga matsala ko na tashin hankali yakasan ce dayan ma yataya shi kokuma idan wanna yasamu yashiga cikin wani yanayi na farin ciki ya kasance daya yataya shi idan yana da wani hali wani abu da ze tema kamasa yakasance akwai tema kekeni ya na wato juna tsaka ni kuma yanayi watoh gudanar da rayuwan su yakasan ce yanayi ne na farin cikin yana yine najin dadi yanayi ne watoh na girmama juna ta yenda watoh yayan suma bayan sun haihu insuka taso suma zasu girmama su kuma mafiya yawan lokuta abun da iyaye suke yi yaya shisuke yi watoh kwai kwayo suma suce zasuyi shi yayin da sukaga zaman lafiya agida jansu a tsaka nin iyayan su sun zauna lafiya suna jin tausayin juna sunazama bisa watoh farin ciki dani shadi zaka yayan suma sun taso ba tare da damuwa a kwakwal wansu ko kuma kaga sun taso suna wani abubuwa nada banba zakaga cewa suma yayan suna cikin kwanciyan hankali sanna suna kwaikwa koh in ce bin abinda iyayan su sukeyi nazaman lafiya ta biye da yayanda sukaga mahai fiyarsu take biyya ma baban su haka zaka ga suma suna biyya ma wanna baba kuma suna mata itama manta maman su biyyaya yayin da baza asamu watoh matsalaba agurin yin biyya atsaka nin su gabadaya shiyasa yakeda kyau ma aurata yakasance mace tana girmama mijin ta kuma suna zaman lafiya zama na farin ciki nagode

Barka da warhaka wannan huto an gwada mana ne yanda ake gudanar da biki na farin ciki kamar yadda muka sani yayinda, mutum ya shiga farin ciki yakan, wato wasu loku.... wani lokaci yakan gayyaci tao da'a zo a taya shi farin ciki wato a wannan biki da ake gudanarwa na farin ciki za'a tanaji, wato kayeye-kayeye na ciye-ciye na abinci da kuma abin sha yayinda, mutane zasuci su sha su gudanar daa wato har su gwada farin ciki, da murna da annashuwa na taya, wanda ya gayyacesu, wannan taro kamar yadda muka sani akan gayyaci taro wato na gudanar da biki na farin ciki a lokuta daban daban wani lokacin wato murnar cikar... shekara ne na haihuwa zakaga an gayyaci muane da'azo ayi taro na farin ciki taro da za'a taya wato murna wanda yayi wannan Ƙarin shekara akan shekarunsa walau in yaro ne ma shekaran sa na farko za'azo ayi taro a gwada wato wannan farin ciki na shekaran wannan yaaro akanyi wannan taro in babba ne ya Ƙara shekara, shima yakan gayyaci taro na farin ciki wanda za'azo ayi biki na farin ciki, a ci abinci a sha a koshi wanin ma a ci a sha ayi wasu wassanni da zaisa mutane farin ciki a wannan taro baya ga nan ma akwai wato taro da ake gayyata na biki na farin ciki wani, na wato aure yayin da za'azo a gayyaci mutane ay taro na farin ciki wanda zai sa nishadi, ay abinci kala daban-daban ay abin sha wanda sai wanda wato mutum ya zaba zai sha a taya wanda ya gayyaci wannan biki murna da kuma farin ciki sannan wani lokaci wani cigaba ne na rayuwa zai samu mutum walau ya sama aiki da baida aikin yi baida abunyi ya samu wanin kuma ya wani samu cigaba ne su... aiknsa an basa wani muƘamai ko wani matsayi na cigaba, zai gayyaci taro na wato biki da za'ay taro ay taro na farin ciki wanda za'aci a sha a taya shi wannan farin ciki wani a wurin sana'ar sane ko wurin kasuwancin sa ya samu wato wani riba da ta masa dadi a ransa zai gayyaci abokan sa zai gayyaci yan uwa zai gayyaci abokan arziki azo ayi taro na farin ciki ay taro na taya murna yayin da za'a ci a sha ay wani.. ay rawa a tay shi murna, da farin ciki nagode

Barka da warhaka. Wannan hoto, yana gwada mana wato sarakuna ne. A duk inda wato sarakuna suke, shigar su da fitan su, ya kan bambanta da na sauran al'umma, ko kuma in ce da na saurar mutane. Yayin da za kaga sunyi shiga ƙayataccen shiga, shiga na ƙasaita, shiga na bajinta, shiga da zai gwadawa mutane cewa wa'ennan sarakuna ne. Ba sai sun fito fili, shi sarki idan ya futo, ba zai futo yace shi sarki bane. Yanayin shigar sa, da yanayin futowar sa, nan al'umma zasu gane cewa, mutane zasu gane cewa wannan sarki ne. Shi sarki, mutum ne da ya kamata a daraja shi, ko kuma in ce sarakuna a yi shi gaba ɗaya, sarakuna mutane ne da ya kamata a daraja su. A basu girman su, sannan ai musu wato jinjina, ko in ce gaisuwa irin na ban girma. Yayin da yanayin tsare-tsare, da taimakon mutane da sukeyi a yankunan su, da ma yankunan da ba nasu ba. Su sarakuna, kamar yadda muka sani, mutane ne da ake jin wato maganar su, jagorori ne ga al'umma, jagorori ne ga mutanen yankin su, jagorori ne ga mutanen ƙasan su ma baki ɗaya. Yayin da sarki ya ga al'umar yankin sa suna wani abunda ba da-dai ba, zai futo ya hana su, ko kuma in ce yayi musu hani da wannan abun, kuma za kaga sunji wato maganar su. Za a ce sarki ya futo yace ai kaza, ko sarki ya futo yace a bar kaza, za kaga mutane da al'umar wannan yankin sun daraja shi, sun bar wannan abun. Idan kuma wani abu ne da zai kawo musu cigaba, to shi sarki zai fito ya kawo wannan abun, ya taimaki al'ummar yankin sa, yanda zasu samu cigaba na rayuwa, su ji daɗin wannan abun. Idan kuma wani lokacin abun yafi ƙarfin sa, shi sarki zai iya ɗaukawa i'zuwa mataki na gaba, ya kai koken sa, ya kai koken sa, ya kai koken al'ummar sa, tunda shi jagora ne ga mutane, ya kai koken al'ummar sa a mataki na gaba, walau a gwamnatance, ya kaiwa gwamnati ko ya kaima wani babba, wanda ya san zai iya taimakon al'ummar yankin sa, ko al'umar ƙasarsa ma baki ɗaya. Shi yasa yake da kyau a duk inda sarakuna suke, a daraja su, a girmama su, a ƙanbama su. Su sarakuna ba abu ne da za ayi wasa dasu ba. Kamar yadda muke gani, yanayin shigan su, yanayin futowar su, yanayin mu'amalar su, mutane ne da suke da matuƙar mahimmanci ga al'umma. Nagode.

Barka da warhaka kamar yadda muka gani a wannan faifai yana gwado mana wato yanayin abubuwa da idan ka tashi da safe ma'ana ƙarfe shida na safe wanda za ka yi su wanda zai jawo maka wato lafiya da kuma jin daɗin rayuwa kamar yadda muka sani safiya lokaci ne da ya kamata a tashi musamman daga bacci. kamar yadda muka gani wannan ya saita wato lokacinsa ya tashi ne da ƙarfe shida na safiya. Ana so yayin da ka tashi da ƙarfe shida na safiya, Abu na farko ana so ka tashi, bayan tashinka za ka wato wuce ban ɗaki ko kuma in ce bayi, ka je wato ka wanke bakinka bayan ka wanke bakinka za kai wanka bayan ka yi wanka za ka fito akwai wato zan ce za ka iya fitowa ka dafa ganyen shayi za ka iya kuma amfani da wasu sinadarai na zamani na wanda ake haɗe-haɗen shayi da shi, ka haɗa shayi ka sha. Wato ana so ka samu wato ruwan zafi da sanyin safiya ka sha. Bayan ka sha za ka iya cin abinci bayan ka ci abinci za ka iya zama akwai abubuwa da dama da za ka iya yinsu a wannan safiya, misali. bayan ka gama da wato wanka ka gama da tsabtan jikinka za ka iya tsabtace wato gidanka bayan ka gama da tsabtace gidanka za ka shiga madafa ka je ka dafa shayi bayan ka dafa shayi za ka iya wato dafa abinci. bayan ka girka abinci, za ka zauna ka ci abinci bayan ka ci akwai masauki na gaba in kana da kayayyakin abubuwa da za ka yi wato na motsa jiki a gidanka za ka iya tashi ka je ka sami abubuwa da ake amfani da su na zamani ka motsa jiki. In ba ka da su ma zaka iya amfani wato da ƙarfinka ka motsa jiki wajen ko tsalle-tsalle da dai sauran wasu abubuwa da za ka yi wanda zai jawo maka motsa jiki bayan ka yi wannan za ka iya zuwa ka zauna in kana da wato talabijin na kallo in ma ba ka da shi in kana da na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda kake amfani da shi za ka iya fidda shi wato kai wasu kalle-kalle a ciki wanda zai saka nishaɗi zai faranta maka rai a wannan safiya na gode.

barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato yadda ma'aykaciyar kirge na banki take gudanar da wato tsare tsare na yadda za ka tsarrafa wato kudade da kake da su yanda zaka gudanar da amfani da kudadanka ba tare da ka samu matsala ko ka shiga wani hali na babu ba yayin da duk abin da za ka kashe kokuma ince kake da shi za ka fidda wani tsare-tsare na yadda za ka wato kashe kudade da kake da su a bisa tsari ta yadda za ka cimma duk wasu himma da bukatu da abin da kake so kayi da wannan kudi yayin da kake da kudi ana so bawai kawai kudin za ka sashi ne kawai a kasuwanci gaba dayaba aa'aa ko kuma ka ce kudin za kayi abu guda daya ne da shi ba zai yuyuba ana so kayi wani tsare-tsare na rabe-raben yadda za k gudanar da wannan kudade misali wato za ka tsara wato ko ma'ajiya wato ko biyu ko uku haka yanda za ka ware da wannan kudi ne wanda za ka cigaba da sana arka ko kasuwancin ka da wannan kudi sannan za ka ware ga kudi nan wanda za ka iya biyan gidan haya in a gidan haya kake sannan za ka ware kudin da za ka wato kena biyan kudin ko abin hawa in kuma abin hawanne da kai za ka ware kudin da za ka sayi man da za ka sa a cikin mota ko kuma babur dinka za ka ware sannan za ka duka kudin za ka hada kayi amfani da su ka ajjiye na kasuwancinnka ko na biyan kudin haya ko kuma na biyan wato kudin mai ko kuma na biyan kudin abin hawa ka ce shi kenan ka gama da kudinka ba aa'aa ana da bukatar bayan kayi wa'ayan nann tsare-tsare na ajiyan kudade na ware yanayin yadda za kayi amfani da kudaden ka ko ince yanayin yadda za ka kashe kudadenka bayan ka gama da wa'yan nan tsare-tsare ana son ka ajjiye wani abu wanda za ka ajjiye shi a cikin kudinka wanda idan nan gaba wani abu ya taso maka za ka iya dauka ka yi da shi ba kawai ka gama tsare-tsaren ka zauna ka zauna shi kenan baka da ko sisi da wani abu zai iya tasowa a gaba ka ce bari ka dauki wannan kudi kai amfani da shi ba yana da kyau bayan ka tsara dok wasu i tsare-tsare na abubuwa da za kayi da kudaden ka ka karka sa su izuwa kashi-kashi ka gama da wannan tsarin sannan ka sake ware wanda za ka ajjiye wannabn ajiya yana da matukar mahimmanci sabida wabi abu zai iya tasoma ba zata ka dauka kayi amfani da shi na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana wato a ƙasar gana akwai taro na bukukuwan gargajiya da ake yi a kowace shekara an ɗebi wasu daga ciki hakan wato gudanar da bayaninsa a cikin wannan faifai wato biki da ake yinsa daga cikin bukukuwa da ake yi na taron gargajiya akwai wato homowwo homowwo lokaci ne na yaƙi da yunwa wannan wannan babban taro ne da ake yi a akra ta ƙasar ghana wannan biki na gargajiya ana yinshi ne bayan girbe amfanin gona da kuma lokacin fitowar kifi abu na gaba ko biki da akeyi shima kusan ko kuma in ce biki da akeyi duk shekara a ƙasar ghana na gaba ana wato gudanar da biki da ake ƙira da suna bakatuwa na gudanar da wannan biki ne a lokacin da kifi ya fito bayan wannan biki na bakatuwa akwai biki na gaba da ake gudanar dashi shima wannan biki duk shekara a ƙasar ghana wannan biki ana ƙiransa da suna asafofutufiya asafofutufiya ana gudanar da wannan biki ne a wato ƙarshen atan bakwai zuwa farkon watan takwas wato wata ogosta a wannan biki akwai zaɓaɓɓu ma'ana baƙi na musamman da suke wato murnan fitowar amfanin gona bayan wannan biki akwai wato biki da ake gudanarwa shima duk shekara ne a ƙasar wato ghana shi wannan biki da ake gudanarwa na gaba shine wato biki da ake ƙiransa da suna ohum ohum ana gudanar da wannan biki ne na wato murnar fitowa kokuma in ce fitar doya ana yinshi ne a watan tara wato ma'ana watan satumba zuwa watan goma wato wata da ake kira da wato watan fitan doya wato ana amma a mafiya yawan lokuta yana zuwa ne a ranar wato talata ko kuma yakan zo a ranar laraba yawanci akan gudanar da wannan biki ne a ranaku yana zuwa ne a ranaku guda biyu wato a ranar talata da kuma ranan laraba na gode

barka da warhaka a wannan faifai anyi bayani ne akan dukkan ire iren addinai da muke dasu wato a addini na farko da akai bayani a kansa shine addini ethism addinin ethism mutane ne da basu yada da cewa akwai ubangiji ba sai kayayyakin da muke amfani dasu na yau da kullin mutane ne da basa bautawa kowa sannan baya gasu akwai addini na gaba addinin.addinin peganism addini ne na pegan da kuma hindu addini ne da suka yarda da cewa ubangiji ba guda ɗaya bane suna da yawa rana akwai ubangijinsa wata akwai ubangijinsa sama akwai ubangijinsa rafi da ubangijinsa sannan addini na gaba akwai addini na hindisim ƙabilar hindu sunyarda da cewa akwai haɗin gwiwar ubangiji da yawa su basu yadda da cewa ubangiji guda ɗaya bane sannan kuma suna wato magana akan cewa akwai haɗin gwiwa na ubangiji da yawa addini na gaba wato akwai addini na wato christianity addinin christer kenan sun yarda da cewa jesus christ shine ubangijinsu sun yarda da cewa ubangijinsu yazo a mutum ya kuma rasu a mutum suna amfani ne da littafin su me suna bible wanda yake bada labari akan ubangijinsu sannan a wannan addini sun yarda da cewa wato shi isah almasihu ɗan Allah ne ba Allah da kansa ba sun yarda da cewa haifansa akayi sannan addini na gaba akwai addinin musulunci addinin musulunci sun yarda da cewa ubangiji guda ɗaya ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi addinin musulunci sun yarda da cewa alqur'ani magana ne da ya fito daga wurin ubangiji Allah shine ya halicci komai mutum da aljan da kuma duk wato wani abu da yake a faɗin duniya baki ɗaya sun yarda da cewa Allah shi ya halicci wannan abu sannan su sunyi magana ne ko kuma ince sun yarda da cewa shi isah almasihu wato ba ɗan Allah bane kuma Allah be haife shiba face bawane da wato ubangiji ya aiko shi ga al'umarsa nagode

Barka da warhaka! a wannan faifai wato an gwado mana ne yanda ake gudanar da murnan biki wato na samun wato yaro ko kuma ince na samun ƙaruwa na haihuwa kamar yanda muka sanni ah! wato ko wani wato gida ko kuma ince a wato ko wani iyali akan gudanar da murna yawanci na biki na samun ƙaruwa na haihuwa kamar yanda muke gani wa'innan ma'aurata sun futo wato iyali um sun fito ne wato daga gida yanda suke gwado farin cikinsu na samu ƙaruwa na haihuwa yayin da aka gado suna da wani ɗan bab.. babba wanda ya kai kaman shekara uku zuwa huɗu sannan suka sami ƙaruwan wani haihuwa wato suka samu wani ƙaramin yaro yanda suka gwado farin cikin su suka yi futa na ƙasaita su kai futa na nuna wato farin ciki na samun wannan yaro yayin da ita uwar ko kuma ince mahaifiyar ta sanya fararen kaya wanda yake gwada cewa tayi futa ne na ƙasaita fita na farin ciki shi ma Baban wannan ɗa shima yayi nashi kalan shiga yayi shiga mai kyau shiga na ƙasaita shi da shiga da ya kawatar dashi ya futo yanda zasu taya wato zasu futo su gwada farin cikin su yayin da suka gayyaci ƴan uwa da abokan arziki maƙota da sauran wato mutane baki ɗaya yanda suka zo taya su wato farin ciki na samun wannan ɗa yayin da suka futa suna mai farin ciki suna murna shima ɗan aka gwado shi yana farin ciki yana murna yayan sa ma aka gwado yana farin ciki yana murna yayin da aka gwada su suka je wato suka yanka cake bayan sun yanka akai murna akai nishaɗi yanda bikin gaskiya ya ƙawatar ya kuma ƙayatar yayin da jama'a da al'umma da mutanen da suka taru wajen taya su farin ciki sukai rawa suma iyayen yaron sukai rawa na gwada farin ciki da murna na samun wato ƙaruwa na wannan ɗa da suke dashi yana da kyau dama a dun lokacin da ka samu ƙaruwa na abu da zai saka farin ciki ka futo ka gwada farin cikin ka ka gayyaci ƴan uwa da abokan arziki da abokan sana'ar ka da abokan kasuwancin ka da abokan aikin ka in kai ma'aikaci ne su zo su taya ka wannan farin ciki ka tanadar musu abunda zaka ci su sha suyi farin ciki su kuma taya ka kaima farin ciki Nagode!

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne wato a kan ire-iren bankuna da muke da su amfaninsu da kuma yadda suke samun kuɗaɗensu na shiga kamar yadda muka sani banki wuri ne da ake zuwa ai ajiyan kuɗi ba tare da an shiga tashin hankali ko tunani na ɓarayi da dai sauransu ba. wuri ne da ake ajiya ma'ajiya na kuɗi da yake da matuƙar muhimmanci da tasiri a tsakanin al'umma. wato ire-iren banki wato muna da banki na tarayya wato babban banki ke nan baya ga shi akwai kuma bankuna masu zaman kansu, wato na wasu fitattun ƴan kasuwa wɗanda suka kafa shi. suka kafa bankin wato akwai babban banki na tarayya banki suna da amfani sosai wajen da wato mutane za su bar wato ba sai ka ajiye kuɗia agida ka zauna kana tunanin ɓarayi da sauransu ba, za ka ɗauki kuɗinka ka je ka bada ajiyarsu a banki. yayin da duk lokacin da kake buƙatar amfani da shi ko amfani da shi ya taso maka za ka je ka iya cira wannan kuɗin kai amfani da shi sannan za ka iya wato ka idan ka shiga wani damuwa ka ko kuma kuɗin da kake da shi bai kai wanda za kai amfani da shi ba wannan bankin za ta iya wato arama maka ta ba ka rancen wasu kuɗaɗe wanda za ka je kai amfani da shi sannan daga baya ka biya wannan kuɗaɗe banki wuri ne da yake da taimako yake taimakon al'umma ƙwarai da gaske baya ga nan banki yana wato tsare-tsare na na wato tallafe-tallafe da zai taimaka ma al'umma baya ga nan ta ina banki suke samun wato kuɗaɗensu na shiga ya yinda bankuna suke samun kuɗaɗensu na shiga akwai hanyoyi in ce daban-daban yayinda suka ba da ba shi wato rance ke nan yayin da idan suka bada rance idan aka tashi maida musu akan saka musu wani ƙarin kuɗi a akai ba dai-dai kuɗin da aka ansa shi ake maida musu ba. akan sa musu ƙarin kuɗi a kan kuɗin da aka ba su aka amsa dama na amsa ne a bisa yarjejeniya ga kuɗin da za ka amsa ga kuma ƙarin da za ka musu a kai yayin da ka tashi maida musu za ka maida musu ne da wannan ƙarin da kuka yi da su ɗin a kai Baya da wannan hanya da suke samun kuɗaɗensu akwai wato wani kuɗi da suke ɗan sawa yayin da za ka yi amfani wato da wasu membobi na wannan bankin wajen tura wato ku wato saƙo na kuɗi daga bankinka zuwa wani bankin akwai ɗan abun da suke cirewa ko in ce ɗan kuɗi da suke cirewa wanda shi ma hanya na samun kuɗaɗensu na gode.

barka da war haka a wan nan kanun jarida wato anyi bayani ne akan yadda tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yadda yake wato rusa wasu shirye-shirye da tsare tsare na wan nan kwamnati yayin da yake magana akan kabilanci da sauran su a bayani wato na farko da ya gabata, a kwai Bayo Onanuga mai magana wa to mai bama shawara ga shugaban kasa na musamman yadda ya fito ya maida wato martani yayin da yake cewa shi mai girma wato tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar tun da ya fadi a zaben da ya gabata yake ta kawo wato kushe yake rusa duk wasu tsare tsare na ci gaba da wan nan kwannati ta kawo na na Bola Ahmed Tinubu shugaban kasan Nigeria kenan a yanzu yayin da yake bayani irin kudire-kudire da kushe, da shi da shi tsohon mataimaki n shugaban kasa Atiku ya keyi da zagon kasa ma wan nan kwamnati yayin da a bayanin sa yake bada wato muhimman abubuwa da shi shugaban kasa mai ci a yanzu yake yi yan da yake cewa Tinubu ya bada billion sha uku dan gudanar da aikin hanyan Lagos zuwa kalaba da kuma wasu tsare-tsare da shirye shirye wanda yake kawowa wanda zai kaho ci gaban kasa a yan zu da kuma rage talauci da yunwa da duk yake magan ganu a kan su yayin da a gefe guda kuma, akwai wato shi Pole Ibe yanda yake wato maida martani shima yake magana akan cewa shi tsowon matemakin shugaban kasa Atiku Abubakar yayi magana akan cewa wan nan shugaba wato Bola Ahmed Tinubu, bawai damuwar sa ci gaban kasa bane shi yafi maida hankali ne akan wato bada manya manyan mukamai a manyan manyan hurare da kuma wato Alumman yankin sa wato yana nuna wai bangaranci na yankinsa yayin da wai yayin da yake magana akan cewa maimakon ya maida hankalin akan halin da kasa take ciki na fama da talauci da yunwa da rashin aiyukan yi a kasan sa shin wan ne ne raayin ku na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne akan yanda wato za ka fidda tsare-tsare na yanda zaka kashe kuɗaɗen da ka mallaka ma'ana kuɗaɗen da kake da su a tsare-tsare da ake da bukata na yanda zaka kashe wato asalin kuɗaɗe da kake da su sun kasu kashi daban-daban yayinda kake da kuɗi ba wai zaka sa ne kuɗaɗenka a gaba wato kayita amfani da su kayita wadaƙa dasu ka kashe take a lokaci guda ba a'a ba'a san haka ana da bukatan idan kana da kuɗi ya kasance ka fidda wani tare-tsare na yanda zaka tafiyar da wannan kuɗi kayi amfani da su ba tare da ka samu wani matsala a rayuwa ba kamar yadda aka yi bayani kuɗi yana da buƙatan ka cire wato ma'ana ka cire wanda zaka yi amfaninka na wannan lokacin da shi? ka cire? wanda za ka idan gidan haya ne za ka biya kuɗin haya idan kuma gidanka ne za ka iya watoo ka ciri kuɗin da za ka yi wasu gyare-gyare na cikin gidan za ka ciri wato za ka ware kuɗi da za ka yi wato abinci ko in ce cefane na abinci da shi sannan za ka bi ka ware kuɗi da za ka wato na abin hawa abin sifiri kenan da zai kai ka walau wurin aikinka ko wurin kasuwancinka ko kwadago in ka kwadago kake yi inda zai kaika idan ma mota ne dakai za ka yi wato cire kuɗin da za ka sayi mai ka sa a motan ka tafi wurin aikinka ko kuma ka tafi wurin kasuwancinka ko tafi wurin kadago da kake yi in aiki kake na ƙarfi za ka tafi wurin kwadagonka ya danganta za ka ware wa'innan kuɗaɗe ko wanne da tsari bisa yanda wato za ka yi amfani da shi baya ga nan za ka ware kuɗi wanda idan rashin lafiya ya taso maka za ka iya tafiya asibiti da wannan kuɗi ka je ka yi jinyan kanka ba tare da ka samu matsala ba idan kana da iyali za ka ware wanda idan rashin lafiya ya taso musu za ka je wato ka biya musu kuɗin asibiti ba tare da ka samu matsala ba sannan baya ga nan ana da bukatan wato bayan ka yi tsare-tsare ka a'ajiye wato abubuwa na kuɗaɗe ka wawware wanda za ka yi amfani da su ana da buƙatan ka ware wanda za ka ajiye shi saboda a gaba ka yi amfani da shi ma'ana wanda idan wani abu ya taso wanda ba'a da buƙata ko kuma wanda ba ba'a tsamani ya taso maka za ka yi wannan abun da shi ba tare da an samu matsala ba kamar yadda muka sani shi tanaji abu ne da yake da mahimmanci kuma tsare-tsaren yanda za ka yi amfani da kuɗaɗenka shima abune da yake da mahimmanci ba tare da ka samu wani matsala ba na gode.

barka da warhaka a wannan faifai anyi bayani ne wato asan yadda yanda zaka gwada damuwan wasu kaima ya kasance ya dame ka ko kuma ince damuwar wasu ince ta shafe ka ana so a kowani lokaci ka kasance ka zama abun koyyi abun koyi da al'umma abun koyi da jama'a ta yarda idan kaga waton wani dan uwanka wa lau ko makocinka ne ko kuma wato wani abokin wato aikin kane ko wani abokin kasuwancin ka da dai sauransu yayin da ka ga ya shiga wani abu na damuwa na tashin hankali kaima ka fito ka gwada wannan damuwa ka gwada kaima kana cikin tashin hakali ka kwada masa cewa wannan damuwar da ya ke ciki kaima abune da ya shafe ka sannan a wani bangaren za'a iya cewa idan kaga wani wato dan uwanka ko makocinka ko kuma wani abokin aikin ka ko abokin wurin kasuwancin ka ya shiga wato wani hali ko kuma yasa mu wani mukami an bashi wani mukami da zai sashi farin ciki ana da bukatar kaima ya kasance ka tayashi wannan murnan ka taya shi wannan farin ciki ko kuma kaga makocinka ko dan uwanka ko kuma wanda kasani yasami karuwa walau na haihuwa walau karuwa na aure da yayi da dai sauransu yayinda ya shiga farin ciki ana so kaima ka taya shi wannan farin ciki ka gwada ma sa cewa muqami da yasamu ko kuma wannan karuwa da yasa mu kaima ya shafe ka wannan dabi'a ko kuma ince wannan halayya ana so ne ka gwadashi a koda yaushe ana so shiyasa ake na koyi da shuwagabanniya kasance suna abubuwa masu kyau abubuwa da za'a gani ayi amfani da su ya kasan ce suna da damuwa da damuwa da talaka wansu suna kuma damuwa da damuwa al'ummar su wa lau na yanki su na jiharsu da dama kasar su baki daya abunda wannan faifai ya ke mana bayani yana gwada mana yadda zakayi ka zama wato shugaba na gari ka zama abun koyi da al'umma kaima ka zama jagora na gari yayin da ake da bukata idan abin yasha fi wani ba kazo ka miqe ƙafa ba ko kuma ince ka gwada cewa kai baka cikin damuwa in damuwa ya na farin cikin da muwa bai shafe ka ba a a ana da bukatar ana da bukatar ka zama na gari yanda ko wa zai ganka yayi koyi da kai idan ka ga da muwan wani dalilin da ya kasance naka ne yayin da yake farin cikin kaima acikin farin ciki kake nagode

barka da warhaka a wannan faifai wato an gwado mana ne yanda wato yara suka taru sukai gangami suke murna wato wa'ennan yara yara ne na yanƙim baƙaken fata wato yankin ƙasar afirika kamar yadda muka sani yara su kanyi taro a lokuta daban daban yayin da suke nuna wato biki na farin ciki yana da kyau dama yara ya kasance suna da haɗin kai tin wato a lokacin kuruciyassu har i zuwa tasowassu yayin da za'a samu wato haɗin kai su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya wannan haɗin kai abu ne da yake da mahimmanci a tsakanin al'uma a tsakanin ƙasa da ƙasa ko a tsakanin jaha da jaha a tsakanin al'uma dai baki ɗaya kamar yadda muka sani yara wani lokacin ko da a wato yanki ne zaka ga yara sun pita sun haɗa kai suna wasanni kala daban daban baya ga wasanni in sukayi suka gama suna wasanni na nishaɗi kama daga guje guje don yara ba'a raba su da wasa sannan kuma idan wani abu ya taso na farin ciki su kan taru sui biki na murnan wannan abu na farin ciki walau yara na layin unguwa ne yara wato na wannan jaha ne wani lokacin akan wato gudanar da tarurruka kala daban daban yanda za'a gayyaci yara suje su halacci wannan taro su nuna wato parin cikinsu game da wato taron da aka gayyace su ko kuma ince taron da akayi domin su ko a tsakaninsu yayin da wato wani ya samu wani abu na alkhairi na cigaba ko abu da ya faru na farin ciki a gidansu ko a wato wurin aikin iyayensa ko a wurin sana'ar iyayensa da sauransu ya kan gayyaci wato abokansa suzo su taya shi farin ciki su taya shi murna ko kuma wato taro za'ayi biki a gidansu ko anyi haihuwa za'ayi taro na suna ko taro na wani karuwa da de sauransu zaka ga yaro ya gayyaci abokansa sun zo sun taro suna murna suna gwada wato farin ciki kamar yadda muka sani taro na yara taro ne da yake janyo haɗin kai yake janyo wato suyi zumunci su taso tin suna yara har i zuwa girmansu a wannan taro na yara wato na yankin baƙaƙen fata na ƙasan afrika an gwado yanda mawaƙa suka futo kala daban daban su kayi kiɗa su kayi wato waƙa wa'ennan yaran sukayi rawa akai yayin da aka gwado wato shi me mawaƙi na farko wato tomili ta futo yayi nasa kiɗan yara sukayi rawa sannan mawaƙi na gaba zuri agot shima ya futo yayi nasa kiɗan wa'ennan yara sun gwada farin ciki sun kuma yi rawa akai sannan akwai wato jon gurus shima yayi kalan nasa sannan ga pebrik wato wato zek va diya shima yayi kalan nasa yaran nan sunyi rawa sun nuna farin cikinsu nagode